Denda chiro chakashata ngendaa chinotambudza muntu. Uyezve chinoita kuti muntu atame kuti wozwe chiini, kana kuti woitenyi . Unenge usingachazwi kuti chiro chinombondipanda panapa chiinyi. Ndosaka kuchizozwi endai kuzvibhedhlera mwohloiwa mwiri weshe kuningirwa kuti apana ere denda rakahwara ririkumutambudza.

Kune zvitenda zvakasiyana siyana munyika munomu, kune zvirwere zvakawanda, kune zvimweni zvitenda zvinoite ekuuya zviri mumphepo umu, zvekuti kundofeme mweya kudai mumphepo ,watoenda watosiye pashi, vamweni chimweni chirwere ngezvekuti kutogwamawo munhu, watochibatira ,watowe kutorwarawo..

Kune zvitenda zvimweni zvtisingaoni nemadziso zvinokona kuita izvona gomarara riyani rinotoda kuti ringe rine vanthu vanoziye nezvaro vapedza vanenge vachiziya mitombo yakona nezvinofanira kuitwa kumunthu unenge abatwa negomarara.

Zvitenda zvimweni zvinooneke mungazi yemuntu zvinononoka kuoneka kudai kubanze, kuoneka paganda remuntu. Zvinoonekwa kana muntu wechinge waenda nengazi yako yapedza yohloyewa. Painohloyiwa ndipo paunotozoziya kuti iya ndinohamba ndine chitenda chakadaisu.

Kune zvimweni zvitenda zvayo mazuwa anaya, zvekuti ukazvizwa kudai unozwa kutya maningi ndizvona. Zvirwere zvakadai ngana gomarara zviya . Unozwa kuti muntu wakabatwa gomarara akatozosvika pakufa wozozviona kuti shuwa gomarara rineri ratopedze vantu.

Kune zvitenda zvakasiyana siyana zvonombabata hazvo antuwoye pamweni pakhona muntu ukanyanya kufunga maningi unopeisira watove nezvitenda zvimweni zvausingazokwanise kudini kuzvidzivirira saka zvakakosha kuti muntu unge wakasununguka nguwa yega yega usafunga maningi .

Zvitenda zvakawandisa munyika munomu zvimweni zvakona tinenge tisikatozvizii nyamasi. Asi kune mazuva amboite beshamupengo aya vantu vaitohamba vechibhuirwa mabhazi vantu vanga vasingachidivi mune zvekuhamba-hamba. Ngekuti vaifana kusagwamana kana kusvika padhuze nepadhuze.

Kunezvirwere zvinopararira ngemumhepo yetinofema kana kuti kugwamana, kana vantu vakatogwamana kudai, zvirwere izvozvo zvinobaatoramba zvechitenderera, zvechienda, zvechienda, zvechiuraya vantu vakawanda maningi.

Muntu veshe unemvumo yekuti akarwara anofanire kuende kuchibhedhlera. Vamweni vantu havatodi kuenda kuzvibhedhlera. Kubeni hakusarudzwi vantu kuti uyu haafani kurapwa pano uye vakazodai vantu veshe vanotorapwa kuzvibhedhlera iyo.

Ana mbuya nesi nemadhokodheya vano fanofanira maningi kuhamba munharaunda vechironzere vantu zvakanakira kuenda kuchibhedhlera uye nezvakanakira kumwa mitombo kune vayani vanenge vari pachirongwa vaya vanofana kuti vabhiirwe kuti zvakanakire chiini.

Muntu weshe une mvumo yekunge echiti akarwara unofana kunge aripadhuzewo nechibhedhlera chekuti unodetserwa. Kungange kuri kude koobara, kungange kuri kuti dangani warwara pakati peusiku, unofanira kunga ari padhuze maningi nechibhedhlera. Muntu weshe une kodzero yekuende kuchibhedhlera koodetserwa, akuna unozwi kwai uwo aaiti.

Muntu weshe unenge aite denda unofanirwa maningi kuenda kuzvibhedhlera kudetserrwa , kudetserwa vantu veshe vanenge varimurwere ukangoendamo nedenda rako vanomba yaiya vochizoona kuti vokuoe chiini pamutombo , pazvirwere zvaunenge waronza.

Makambo zvoona ere kuti hai mu zvibhedhlera mune movha dzinenge dzindo rimo kudai movha dzinedzi dzine zva dzinoshanda kutwara atenda anenge arwarisa ayani mu zvibhedhlera veyi endeswa ku zvibhedhlera zvikuru amweni akona anenge achi endeswa kobara ku nzvimbo imweni.

Ukagume muchibhedhlera kudai unoone mwakaiswe zvipepa zvakanyorwe nyorwa zveeiswe zvinoite kuti munhu uverenge ubaiwone kuti zviro izvo zviini ndopaunoone kuti vanenge veyitofundise zvakawanda mupepa mwona imomo nekuti bhuyira kuti musi wakati kune chakati uyayi kuchibhedhlera.

Pamweni pakhona unoona ana antu emuzvibhendlera echihamba achihloya mvura. Echiiningira, echihloya panochera vantu mvura kuti imwi woyee mvura yenyu yamunomwa iyi inoita ere? Aina zvirwere ere? Vakange vatopedza kuhloya vanotoronza kuti aaah iyi mvura yenyu yakabaachena, yakanaka.

Kazhinji kakona antu anenge aakupenga vayani kana kurashike pfungwa vanofanirwa kutorwa voendeswa kuzvibhedhlera, kwavanoenda kundoiswawo kunzvimbo inenge ine vamweni vavo vechichirapwa, veiongororwa zuva ngezuva.

Kurwara kwepfungwa chirwere chinotambudze mhuri dzakawanda maningi ngendaa yekuti vanenge votama kuti hino chaachiinyi. Kubeni hayi anofanire kuende kuchibhehlera voguma nemuntu wawoo unonga echipenga kana kuti warashike njere orapiwa osareyo echiningirwa eionekwa nemadhokodheya akafunda ngezve chitendacho ichocho.

Tinofanirwa maningi kufundiswa ngezvezvitenda zvinosanganisira zvekurware soro. Ngendaa yekuti vamweni vanti vanotorwara soro vantu vofunga kuti dangani mweya yetsvina khubeni inenge isiripi. Vanofana kudetserwa vantu voavo vanenge vatambudzwa ngechirwere ichi.

Pamweni pakona kurwara soro kwakashata maningi kuoneka muntu weipenga unombaaita zibenzi weimberereka kubeni pakona kunenge kutori kutorwarawo kunotode kuti uende kuchibhedhlera woongororwa nekudetserwa ngaana chiremba

Zvakabaakosha kuti munharaunda umwe ngamumwe vanhu vekuzvibhedhlera vayani vombohamba veitifundisa maningi ngendaa yechirwere chekupenga chiya chekuti munhu unombapenga vombotibhuire zvinozvikonzeresa nezveshe zvinozoitwa kana munhu echinge otanga kupenga.

Akhiti wee kusabaziya kubaa fa kusaziya kufa ini pee Katika ndaiti kudai kupenga peyani dai mweya yetsvina kubeni chitori chirwere chitenda chinenge chatobate muntu munguwa yakashata wotoona muntu wotonzerereka muni muntaraunda asizi kudxoka yei.

Mwaizviziya ere kuti hayi kurashika kwepfungwa kupenga kuyani aikuroyiwapi piyani pamweni pakona kunenge kutori kutorwara, madhokodheya nemanesi vanohamba vachizobhiira vantu vachitifundisa maningi nyaya yekuti hayi vantu vamunoona vechipenga vayani chitori chirwere chida kutorapwa.

Kune zvitenda zvinobate ndxondo dzemuntu. Kazhinji zhinji kana muntu akabatwa ngechitenda ichi chinobate ndxondo dzemuntu, unooneka eimberereka asizikudloka eihamba eireketa ega. Muzvibhedhlera vanotora vantuwo vovaisa munzvimbo yevanogaravo vega vechichihloyiwa vechichibayirwe mitombo.

Muzvibhehlera mwega mwega mune mitombo yakasiyana-siyana. Kune yakaita mvura kune yakaita mapilizi yekuita munhu unoite ekumwa. Iwewe ukaguma zviya kana une dambudziko vanotokunyorerawo pashi pamweni dangani wange woda kuwa vanokasira kukubaira mutombo kuti uone Simba.

Zvakabainaka hai kuti muntu akangaazwa mwiri wake usikaiti zvakanaka arumbe aende kuchibhedhlera ayende kodetserwa kona ikweyo ngendaa yekuti pamweni pakona unorera kachitenda kadoko doko kozotokura wozotoona achicharapiki chirwere chakona kubeni waifana wakakasira kuenda kuchibhedhleya.

Muzvibhedhlera zvakanaka maningi pheyani kuendeyo phiyani kana waite dambudziko reunonga waita ngekuti vanobayaiya. Ana mbuya nesi nemadhokodheya, vanotore nguwa yavo kuyaiya nekupurutana kuzwa kuti unombonasa kuxasa kuti chiinyi.

Muzvibhedhlera piyani, mune zviro zvakawanda wanda zvirimo. Ende zvibhedhlerazvo zvinenge zvabakura ngekuti kunewo nzvimbo inoiswa varume koitwa nzvimbo inoiswa vakadzi kana vachinge vaita denda. Kana neimweni inoiswawo vana vadoko vachinge vaita denda, ngekuti ariiti muntu apetuke kumbatso vanoda kumbomuhloya.

Muzvibhedhleya mwakasiyana siyana mune zvipoka nezvipoka. Uchigumemwo zviya, unotanga kuenda, ukada kunga waenda nemwana une kwaunotoendawo kunoonekwawo ngezvevana. Kana ukange waenda pari pamuviri unotoendaewo kune vanthu vanotoitirwawo ngezvepamuviri.

Munharaunda mwega mwega munofanirwa kunge muine chibhedhleya chiri pasindepo pekuti munhu umwe ngaumwe akazwa chaazwawo unorumbawo eindepo eindohloyiwa kuonekwa kuti chiini chinenge chatambudza uyezve nekoopuwe mutombo.

Muzvibhedhlera mwega mwega ukaendemo vanokufundisa maererano nezveutano wako mahara pasina chaunenge wambobhadhara anotokudzidzisa kuti kuongorerwe ngazi kwakanakire chiini kuziye kuti une zvirwere zvakadini kwakanakirawo chiini.

Ukaenda kuchibhedhleya zviyane unoti wagumeyo vanokuti gara pashi apa wogara vokuisa muchini muhapwa mwako unotora kudziya nekutondora kwemuiri wako kuti vaone kuti denda rako rambo pachidanho chiri.

Zvakabakosha maningi kuti hayi kakurutu vanhu veshe vemuntaraunda vange vechizviziya kuti izvi zvine utano ere kana kuti hazvina utano. Vantu vanobhuyirwa kuti idyaiwo michero yakawanda ndikona kuti utano hugare huri pandimo.

Kufunda kwekuti munhu azoita dhokodheya kana kuti azoite nesi kunotorawo makore akona akawanda kuitira kuti muntu asazovhiringanidza-vhiringanidza mitombo yakasiyanasiyana eipa muntu mutombo usiwo.

Vantu kuti vazoita madhokodheya nemanesi vanofanirwa maningi kufunda kazhinji zhinji kakona madhokodheya anoite makore mashanu echibafunda kwemene kuitira kuti asazovhiringidze mitombo muchibhedhlera.

Ana adodori muzvikora vanofanirwa kufundiswa kakurutu ngezveutano , vana vadoko vanofanira kubhirwa kuti hai vakange veichiite blonde risina kudzivirirwa vnokasire kuite zvirwere vachiri ana adodori.

Ana chiremba nemadhokodheya vanohamba mundaraunda mwega mwega vechifundisa vantu mayererano ngezveutano kumwa mvura yakanaka, kuti nyara dzinogezwa muntu uchinge vapedza kushandisa chimbuzi, zviro zvakanaka zviro zvineutano zvavanenge vechifundiswa.

Pamweni pakona muzvibhedhlera vanobati dzidzisa zvakawanda zvineutano nezvisina, zvikafu zvakona zvineutano nezvisina, zvakanaka nezvisina kunaka zvinoitwa ngevantu. Pamweni pakona vanotodzidzisa kuti hai zvirwere zvirwere zvapabonde kana tikasaita zvakadzivirira tinobarwara ngezvirwere zvisingarapiki pamweni pakona unobatozofa nazvo peya.

Kubhuirwa kana kufundiswa ngezveutano kwakanaka maningi peyani ngenyaya yekuti pamweni pakona hayi unotogara kumhatso weiti dai zviro zvakanaka peyani kubeni uri kutorwara zvitoro zvemene mene zvinode kutoti utoende kuzvibhedhlera undohloyiwa nekubairwa nekubairwa mutsinga mushonga.

Vantu vanoshanda muzvibhedhlera vanenge vatofunda nezvazvo vamweni vakona kuti vazonzi ava manesi vanotiende kunofunda zvikorawo zve manesi kuna ikokweyo ndokwa vanokona kuitawo makore avo anokona kuita mashanu kana kututsira veingofunda.

Vanhu vayane vanoba adzidziswa kuronge mhuri dzawo zviyani ,vanobaabhuyirwa kuzi uyai tibaire mitombo kana kuti uyai mutore mutombo ekumwa muone kuonini kusarambe meibara kudai gore mwana gore mwana, pamhatso panoita kungatei pachikora kubeni ana emunhu umwe.

Tinofanire kubabonge madhogodheya nemanesi vanohamba vechifundise vantu ngezviro zveutano. Zviro zveutano zvandinoronzwa ngezvekuti vanohamba vechimbuira vantu kuti iryai chikafu chine utano. Iryai chikafu chisikaiti kuti muntu uzorwara-rwara.

Kazhinji peyani pamweni pakhona vantu awaiti ekuramba weihamba weibhuyira vantu zviro wanoita ekunyora zvipepa kudai, zveinamirwa peshe pounenge weihamba unenge weizviona zvakanyorwa ngeweutano zvinenge zvichichenjedze vanhu ngezvechitenda chinenge cheinesa.

Pamweni pakhona unoona movha, dzinengane dzei hamba, dzeihamba muzvikora, dzeihamba mumanjira dzine vantu vanenge vechibhiira vantu ngezvezvirwere, kana kuti ngezveutano, kana kuti utano hwakanaka, kana kuti muntu iryai zvikafu zvakati nezvakati ndizvona zvine utano.

Muntu umwe naumwe paari unofana kuzviziya kuti ukaenda muchibhedhlera kana ukaenda panenge pakaunganiwa pane manesi anokubhuira kuti muntu weshe une mvumo nekodzero dzekuenda kuchibhedhlera korapiwa kana uchinge wanzwa panorwadza enda kuchibhedhlera urapwe.

Muzvibhedhlera peyani vane njira dzakasiyana siyana dzekubhiira ndidzona vanthu ndezvezvitenda kanakuti kuti todzivirira sei zvitenda pamweni pakona unoona vakaisa zvipepa zvakanamirwa pamumbiti zvinenge zvine ruzivo rwakawanda rwakanyorwepo.

Aya mazuwa ayani ahambe besha mupengo aya makore anoita 2019 2020 kubaafundiswa, Kusiri kuti takazvibhiirwa tingadai takapere kufa peya, inga tisikatozii ngezvazvo hino madhokodheya nehurumende akatore nguwa yawo kubaanyase kuti bhiira ngezvazvo tikaziya.

Muchibhohleya peyani avamborambi muntu akaguma zviyani achiri ndoda kumboonawo kuti mazuva ano ndiri kurema chimuremerei mazuva ano ndareba here vanokubetsera uzvione kuti urikureba here uri kuwedzera kukura here kana kuti urikutsonga.

Muzvibhedhera mune vantu vakasiyana-siyana. Munana chiremba, ana mbuya nurse, nevayani vanotobikirawo varwere varimowo muzvibhedhera mwo umwomwo, vanenge veiona kuti varwere varya ere mangwanani, varwere varya ere masikati, varimo vantu vo avavo vanobika chikafu cho ichocho.

Muzviibhehlera mune zvipoka zvakawanda-wanda, kune kunohloyerwa vantu ngazi , kwoita kunoonekerwa vana vadoodori, kwoita kunobarirwa, kwoita kunoiswa varume vanenge vane matenda akakura, mwevanenge vachitogarawo.

Muzvibhedhlera makanakire kuti chero chitenda cheshe chaunenge waenda unacho vanotoona mutombo wekukupa kuti urapike. Ukaenda dangani madziso, dangani inzee pamweni pakhona unenge uchitozwa kuti uri kurwara asi unenge uchitoziya kuti uri kurwara vanokudetsera.

Uri mukadzi zviyani ukaenda muchibhedhlera nemwana unenge abatwa ngedenda rakabaakura kana kuti denda guru, unotoendawo kune vana vadoodori vega-vega, aumboiswi kune vanthu vakuru. Vana vadoodori vane kwavoo kwevanotoiswa. Vanthu vakuru vane kwavoo kwevanoiswa. Kunyange kunyari kuti muisa kana kuti mukadzi, vane kwevanotoiswa kwakasiyana avadhibaniswi.

Imwi woye vantu vanofanira kubhuirana mundaraunda mwega mwega kuti imwiwoye ukaite chitenda kana kuti ukazwa parwadza, rumba kuchibhedhlera, anyari mwana waite gotsorwa kana waite chinyi kana wapishe mwiri, rumba naye zvisati zvashata kuchibhedhlera kuti vaone kuti chinyi.

Muzvibhedhlera mwega mwega mune ana chiremba vanenge vachihamba nguwa ngenguwa kana mangwanani veihloya vatengesi vanenge vakaita mibhedha vanenge vari muzvibhedhlera vachida kuona apana chachinja here uyezve vanoda kupuwa mutombo wakambodini vamweni vachinzi aa mapora endai kanyi.

Muzvibhedhlera inzvimbo yakanaka piyani yekuti muntu usazoitawo gore reshe kuti pwaa usizi kumboendamwowo kumbohloiwa ngazi nje weinyaziya kuti wakachena asi kungoendamowo ke woguma wondohloiwa woonekwa kuti ngazi yako ichakachena here.

Muzvibhedhlera mwega mwega mune antu akafunda vanenge vakafundira kurape zvirwere zvakasiyana siyana kungange kuri kurape chirwere chemadziso, kungange kurikurape chirwere chemwoyo .Kune muntu unenge vakazvifundira unenge urimwo muchibhehleramwo umwomwo unoona ngeizvozvo.

Muzvibhedhleya zviyani ukavaguma denda guru dangani auchakoni kuhamba dangani mukadzi waguma mwana otode kubuda pamusuwo avaiti ekukuti hamba pheya vanokuise muchigaro chinohamba chine mavhiri kusvika waguma kwauno endeswayo.

Ukaenda ku chibhedhleya zviyani uchibai rwara kwemene aubudimwo usati wapora vanoto kupa mubhedha wokuti utombo gara veichiku hloya veiningira nekukupe mitombo yeshe kana kuri kutora ngazi veiku hloya vanenge vechikutora urimwo mu chibhedhleya imomo kusvikira wapora.

Vantu vamweni peya vanotya kubaaende kuchibhehlera. Kubeni ukaenda kuchibhehleya unotodetserwa maningi, wombaadetserwa wobveyo mwoyo wako wakabaasununguka. Pamweni pakona dangani ibundu, wotoguma wobhuirwa kuti bundu rineri imota uyu, uya tisvine, wotoponeswa.

Mu zvibhedhlera mwega mwega vantu ava ambi eku dhibaniswa kuti unode ku ningirwa mimba unorwara vantu vane kwavo ve mimba vane kwavo vanorwara vane kwavo vanode kuto ata pashi vane kwavo kwa vanoto arume ane kwavo akadzi ane kwavo kwa ano isirwa mibhedha dzekuti agare vechi ningirwa.

Muzvibhehlera mune nzvimbo dzakasiyanasiyana dzirimwo ukaenda unepamwiri unoendawo wodetserwawo ngeanowona ngezvepamwiri pako ukaendawo chitori chitenda unoendawo wonoonawo vanoonawo ngezvezvitenda vanenge vatori muchibhehlera mwona umwomwo.

Muzvibhedhlera mwega mwega mune movha dzinenge dzirimwo dzakaema idzi movha idzi dzinoshanda kana pachinge paitika muntu abaiguma ane denda guru risingaiti kugara naro pachipatara po rinode kutoendesa kuchipatara chikuru chinokone kumudetsera.

Kazhinji-zhinji zvibhedhlera nezvitoro zviya zvinotengese mitombo zvineukana hwakabatana maningi ngendaa yekuti vanhu vemuzvibhehlera vakange vasina mitombo, vanotonyora mitombo yavanodo kuti muntu atenge otoende kunotenga kuchitoro chona ichocho. Pamweni chinenge chitori pasindepo nechibhehlera wototenge muchitorocho ichocho mitombo yeshe...

Muzvibhedhlera mune nzvimbo dzekubarira dzakasiyana siyana vamweni vanoita yekusunda vega vaya vasingaiti zvekuchekwa vane kwavanotobarirawo kozoita ino kunobarirwa ngemuntu unoita yekuchekwa kune michini nemichini inenge iriyo imweni inoningire ngazi imweni inoita yekuona kuti wadii muntu uchiripo here zvakasiyana siyana.

Muzvibhedhlera mwega-mwega mune vantu vanotodetsera kana uchinge wagumemo. Ukasvike muchibhedhlera pamweni dangani waguma usikatooni nenjira unotozopepuka woona pane vantu varipo varikukudetsera vanenge veitokubvunza kuti zvirikudini zvazombodai ngei, veikudetsera, ukagumemo avamborekeri kudetsera muntu.

Muzvibhehlera zvikuru zviyani muntu kana echinge abatwa ngechirwere chengomarara vanoto mutora vopinda naye mumhatso yaanoenda kochekwa ovhurwa panenge pawonekwa kuti panegomarara payani votomucheka veidusa chirwere chiyani pachinenge chiri.

Kune zvitenda zvisikabaaoneki ngemadziso edu kudai. Zvakafanana nekuti chirwere chiyani chekuti kwai ngazi yako aisi kuhamba zvakanaka iri kurumba maningi inotoda chimuchhini chakhona kuti zvione kuzorapwa.

Kune zvimweni zvitenda zvekuti ngemadziso kudai azviwonekwi, hino vantu vanofanira kuenda muzvibhedhlera umo veiowongororwa, kumbooningirwa, kuhloiwa miri weshe kuti miri wako uchiri wakaema pandau, pandimo ere.

Zvimweni zvitenda zvakadai ngaana kukwira kwengazi maningi kuyani kunokonzereswa ngekufunga. Kuti nguva imweni muntu unenge vafirwa vofunga maningi. Zvinonga zviri zvitenda zvinoda maningi kuti muntu utedzere mishonga yeshe yaunonga vakapuva veimwa ngemazvo.

Kune zvitenda zvimweni zvatisikaoni nemaziso edu zvisikakasiki futi kubuda pachena zvakafanana nekuti hayi chibindi chedu chinenge chisikakoni kushanda hatikasiki tazviona ngendaa yekuti chirimukati chakavharirwemo .

Pamweni pakona muzvibhedhlera nemutaundi mwoumwo mumanjira unoona pakaiswe mipikicha kana kuti mifananidzo inenge yakaiswa ichinyora kuti musafembe forya munozouraya mapapu musange mechimwa doro munouraya chiropa.

Imweni mitombo inoitwe yekuiswa mungazi medu ngenaiti ngekubairwa kudayi, kana kuti imweni inoita kubairwa mutsono yochipinda mbichana mbichana

Kune zvirwere zvakasiyana-siyana. Kune zvirwere zvekuti anenge ari mapundu anenge ari padera peganda petinenge tichimaona. Koite zvimweni zvirwere zvinenge zvichibatawo anamwoyo nemukati umwo kubata nduru yemuntu yetisingatokwanisi kutoona ngemadziso.

Kumweni kwakona mundu paunoenda kuchibhedhleya zviyani vanotokuendesa mumbatso yanokuendesa yavanoende kokutsungirira tsungirira nokukupinza mumuchini inenge ichihloya kuti muwiri wako nengazi yako zvichiri panzvimbo here.

Pamweni pakhona chirwere chegomarara achirambi nekubuda pachena chinokona kuzotobuda pachena chotoda kutokuuraya chirwere ichi saka zvakakosha maningi kuti muntu paazwa kuti apa pane chakaoma chiripo wotoenda kuchibhedhlera wohloyiwa .

Kune vantu vanotofunda maningi ngezvegomarara kunyange rinyari go gomarara repaini vanenge vechibatoziya kuti iri igomarara rinode kurapwa rakadini rinode kumbozwini muntu unofanire kudini kupisha ere kana kudini vanenge vechizviziya.

Ana chiremba vakafunda ndezvegomarara vanotoita nguva yekuti muntuwo unonga wabatwa ngechirwere chegomarara unotombobairwa mutombo amboite kuzorora asaite marwadzo vochicheka panenge paonekwa gomarararo voridusa .

Kune mitombo yakasiyanasiyana yakanasirwa kurape vantu ,kana munhu ukange waite chitenda chinenge chichikutambudza maningi zviyani ,vanoenda unoendwa newe kuzvibhehleya woguma wohloyiwa kuone kuti chirwere chako ngechemukati ere kana kuti ngechekubanzi nekuti chinokasike kurapika kana kuti chinonoka votokupe mitombo dzacho.

Pamweni pakona gomarara atirioni peyani ngemadziso edu kudai zvinonga zvichitoda muchini tione kuti muntu uno unechirwere chegomarara chamubata asi pamweni pakona rinoende kunoita zikuronda kudai rozoputika.

Zvimweni zvitenda madhokodheya muzvibhlerera umu vanenge vasingazvikoni zvakaita sana gomarara vanotovaendesawo vatenda vanava kunenge kune muntu wakafunda ngezveku rape gomarara vanotomuendesa mutuwouwowo unochivarapa nekuvaitisa zveshe zvinofane kuitwa.

Pamweni pakona ndinorwara zvirwere zvemukati Ndipona oatinozoenda kune vantu vakafunda Nekuona nekubatwa zvirwere zvinobata vantu zvemukati kunyanganya gomarara.

Mitombo yakasiyana-siyana inoenderanavo nechirwere chaunenge uchizwa. Kana muntu echizwe hloko rinenge richipanda hloko ratambudze muntu unoite vekumwavo maphirizi vokabira mukanwa. Kozoitavo zvirwere zvinenge zvitori mungazi mushonga vakona unoite vekuiswa mungazimwo imwomwo kuti usandane nechirwere chochocho chitendacho ichocho kuti zvisangane mukati.

Pamweni pakhona vantu hatiyaiyi hedu zvichironzwa, zvinobabhuyiwa kuti musarye zvakati, musamwe zvakati, asi vantu unoone vechirye zvikafu zvona izvozvo zvevanenge vechirambidzwazvoizvozvo, kubeni vanezvitenda zvisingatenderi kuti varye zviro zvevanenge vachirya, zvikafu zvona izvozvo.

Vantu vanoshanda munzvimbo iyani inohloiwa ngazi, inohloiwa makhararwa, nyange netsvina yeantu vayani, vanenge vaibaa ziya kuti muntu uno kana pakabuda chakati unenge achizwa chakati ende avaposhi.

Mumbatso dzinohloiwa ngazi mune michini yakawanda wanda inoti ukange weiningirapo kudai unoona zviro zvidodori pangazi wemundu zvinenge zvichionekera ngapakachigirazi kanenge Kari pamuchini unowu.

Muzvibhodhlera matinoenda munenge munemuchini yakasiyana siyana imweni muchini inotoona zvirimukati mwenyama dzedu zvatisingakwanisi kuona ngemaziso edu vachinge vatozviona kuti aa mukati memuntu uneyi munechitenda chakati vanobva vatotsvaga kuti vochidini nechitendacho

Vantu vanonga vari muzvinzvimbo dzinohloyiwa ngazi kana munenge muchifundiwaa maererano nezve miiri dzevantu muyani, muzvimbatsozvo , vanonga vari vantu vanombaaziya maningi maererano nezvitenda zvega zvega zvinenga zveibata vantu, zvinenge zveioneka mungazi meantu.

Ukapinda mumhasto inohloyera ngazi, kana kuti svina yeantu, kana kuti magararwa unoona muine zvigaba zvakasiyana-siyana, zvinongana zvine mazita anokomba kuti ichi ngechanhingi ichi ngechanhingi kuitira kuti zvisazodhibana-dhibana.

Mundau dzinohloyerwe ngazi kana kuti dzinohloyerwa zveshe zvinenge zvichide kuhloyiwa zvemuchibhedhlera. Munenge mune vantu vakawanda vanee vechiuya vechiningira kuti muntu unowu unombozwe chiini, chirwere chake ngechiri.

Kudhaya peyani ndaiti ndapinda muchibhedhlera ndoona anambuya nesi vanotora ngazi ndotame kuti vanoda kumboidini asi vanoda kuzombondidini katika hai vanenge veida koiongorora nekuhloya kuti andina ere zvirwere zvandinge ndinazvo.

Muzvibhedhlera umu mune vanthu vakafunda, vanenge vakafundire kuhloye ngazi.A vanthu ava vanotoziye kuti kana ngazi ichinge yakaeme muemeso wakadai o ,chiini chiri kutambudze munthu. Vanotozviziya vanotore ngazi vechiiongorora, vechiihloya, vechinase ku kuuihluza kuone kuti chimbori chiini, kusvikira vabate kuti chirwere chirimwo chiini.

Muzvibhedhlera muya unyari mukadzi vaenda ee uchienda konyoresa pamwiri pako vanototore ngazi yako voenda koningira kuti ngazi yako iyi yakawanda ere, uyezve iripari kutingira kuti ngazi yako ivovo yakaema zvakanaka ere, kana kuti inoda kututsira.

Muzvibhedhlera kune kunobarire vanthu vaya vanoite ekuchekwa ndani kudai mwana obudiswa. Kunzvimbo ikweyo kune michini yakwo inovheneka inenge ichidetsera ana chiremba pavanenge vechicheka payani kuite kuti vasamboite kana dambudziko kana kushaisha kucheke munthu.

Muzvibhedhlera mune mbatso imwe yavanosiya inenge ine michini yakasiyana siyana. Michini iyi ndovanoshandisa kuhloye ngazi yemuntu kuti chinyi chiri kutambudze muntu uyezve une zvirwere zvingange zviri zviri nezviri.

Mumhatso dzakanasirwa dzinohloiwa ngazi dzinohloiwa kana onini tsvina dzevantu dzevanenge vaita dangani mundani memuntu muri kuite dambudziko vanozi itire tsvina yako mukachigaba kudai. Vapedza yoenda yosvika vohloiwa kuona kuti chiinyi chinenge chiri kukutambudza mundani mwako.

Munzvimbo inohloyiwe ngazi kana kuti zveshe zvinenge zvaunzwemo kohloyiwa kuningira kuti mune zvitenda ere mune michini irimwo unoningira kusvikira pakaro katotori kekuti madziso ega angachioni.

Muzvibhedhlera pane nzvimbo yavanonasira inoenda kohloyiwa ngazi nezvimweni zvingange zvichida kuhloyiwa mwona imwomwo munenge muine muntu wakabafunda ngezvekuhloye zviro ngekuona kuti zvirwere zviri umu zviini nezvimweni zvidambudziko zvinenge zviri mungazi yemuntu.

Mu zvibhedhlera mune nzvimbo yavakato nasira yekuti kana muntu akauya ane chitenda chake vamwe avazi kunasa kuziya kuti chiinyi unozi kotsora makarahwa ako uise mukachi kapu inyari weti inyari ngazi vapedza yo endeswe kunana mazvikokota vakona vo ningira veichi hloya kuona kuti imimba ere kana kuti chiinyi chiri mu muntu.

Muzvibhedhlera mwega mwega ukapindemwo zviyani pane mphatso imwe yavanosiya inenge ine zvimuchini-chini zvakawanda-wanda zvimuchini zvekuongorore ngazi zvekuongorore angange ari makhararwa kana chiinyi chinenge chaunzwemwo.

Zvimweni zvibhedhlera hazvina michini inohloye ngazi. Saka zvavanoita manje vanoti vakatore ngazi yemunhu kana kuti zvinyari zviinyi zvavanenge vatora zvinode kuoongororwa vanozvitora voendese kuzvibhedhlera zvikuru zvinenge zvinenzvimbo nemichini yakona inoningirorwa nekuhloyerwa.

Vantu veshe vanenge vane pamuwiri vane mapilizi kana mitombo yavanopopewa munguwa yavanenge vauye paya konyorese mimba dzavo vane mapilizi avanopuwa vobhiirwazve kuti mwedzi ngemwedzi uyayi timupe imweni mitombo wekudzivirire zvirwere kuvana vanenge vari mundani zvinobva kunamai.

Munhukadzi unenge unepamuviri unofanira kuhamba kuchibhehlera kunovhenekwa uyezve kana wabara unofanire kupetuka nendumure kuoongororwa kuti chirikukura here echipiwa mitombo inopiwa vamwe amweni ake.

Kunzvimbo kunobarira vakadzi kuyani kunenge kutori naana mbuya variyo vakaemere kuti muntu weshe unenge wode kubara vorumbe kubetsera kuitire kuti mwana achazonge achizowire pashi kana kuti mukadzi uya unozotosvike pakufa kana kudii, vanenge variyo vakaemera vechitobatsire vantu vechiyashire vana.

Antukadzi anenge akadzitwara kana kuti ane pamwiiri pheya, anofanirwa maningi kuti vaende kuzvibhedhlera mwedzi ngemwedzi, veyoohloyiwa nekupiwe mishonga yekuti vamwe, inotutsirawo ngazi mumwiri mwavo, nekune mwana kusimbisa makodo.

Muzvibhehlera mune muchini yakasiyana siyana, mune michini inohloya ngazi mune michini inodetsera muntu kuti akone kuhamba kana chinge asingakoni kuhamba zviya otopinzwa imwomwo otosindwa oendeswa kwaanenge achida kuenda.

Muzvibhedlera mwega mwega, munemichini dzitorimo asi zvibhedleya zvidoku izvi, azvina dzimweni michini dzakaita sekuti dzino kudetsera akadzi anepamuiri dziya dzekuti muntu anege eringirwa pamuntani wake nemichini ,zvichibuditswa zvirimundani make zvibhedlera zvidoko hazvina.

Muzvibhedhlera mune michini yakasiyana inoshandawo zvakasiyana imweni michini inoiswa mumaoko evanthu umwu kuningira nekuhloya kuti ngazi irikuhamba zvakanaka ere ngekuti pamweni pakhona ngazi ikazorumbisa maningi munthu unokona kutowa ofa.

Kazhinji kakona peya ndaiona vandu vakaremara vane zvimuchini zvavanenge vechisunda kudai kana zvavanenge vakagara kudai, ndaimbozviziya su kuti muchini iyi inotopuwa muzvibhedhlera. Muzvibhedhlera ukatoenda ukanga wakaremara, vanokupa muchini wekuhamba ndiwo kukudetsera kuti uhambe zvakanaka.

Muzvi bhedhlera muya mune mibhedha imweni inenge irimo tingatouti muchina asi urimubhedha wekuti kana muntu dakani ino kotsokotsora maningi ino musimudzira ino dera kwake ino kuti akotsere zvakanaka .

Muzvibhedhlera mwega mwega mune michini inshandiswemwo imweni yakhona inodetsera pamunthu payani paanenge afa akange atamika zviyani vanomuisa mwona umwomwo vapedza vomutwara kuenda kumhatso inenge iriyo yekuzororera.

Imweni muchini irimwo muzvibhedhlera umu inenge ine zvainotoshanda zvatisingazii isusu vantu vanenge veirwara wozotoona kuti takushandisirwa muchini wohloiwa ndiwona ngazi ndozvaunoto shandasu.

Mwaimbozviziva ere kuti ukaenda kuzvibhehlera zviya pavenenge vachikuhlora ngazi vanotokuisa kamweni kachitsono .Kana vapedza vokanama ngezvimwezvimuchini zvavanoshandisa zvekunamisa.

Kune michini inoshandisiwa muzvibhodhlera unopuwa avo vantu vanenge vakaremara vaya ngenguwa imweni dangani wakapinde mutsaona apedza ogurike mirenje , ane michini yaanotopuwa kishandise kuhamba ndiyo.

Muzvibhedhlera mune zvimuchini zvitotori zvanishandisa kunyari muri pakusona muntu kana pamweni nguwa yekubara nemichini inoshandiswa nezvigero zvakona vapedza zvinoendwa koduswa zvobvisa matsvina ese zvitocheneswawo azvirashwi.

Kuzvibhedhlera ve mune michini dzakakura nemichini midodori yemenw imweni michini inosanganisira zvigero Zvemene zvibhedhlera zvigero zVinoshanda zvakawanda zvinoshandiswa pakubereka zvinoshandiswa pakucheka mishi tambo dzekusona vantu ndidzo.

Muzvibhedhlera umu tinoona michini yakasiyana siyana umweni muntu dai aita yekuwa hachakoni kuhamba ega hachakoni kuzvihambira vanomuisa pamuchini muchini idzi ndidzona dzinenge dzichimupa mweya wekufema dzichimuraramisa kusvikira aitawo zviri nane.

Muzvibhedhlera zvidoko zvepashi izvi, adzina, azvina michini dzakabaakwana nguva dzimweni zviyani, kubeni pamweni dangani pamwoyo kana kuti une mimba unoda kuhloiwa kuningirwa kuti mwana wakagara zvakanaka ere aana zvinomutambudza ere aone kukwira bhazi kuenda kune zvibhedhlera zvakati kurei ochihloiwa ikweyo.

Ndainga ndisikatozviziyi peyani kuti muntu ukaenda kuchibhedhlera une pamuviri unotoiswa pamubhedha kudai poiswe chimweni chiro chimushini kudai pandani pako kudai. Koita rimweni rinonga riri ino rekuti unenge uchiona zviri kundani mwako votoona chimwana chako cheitojaivha aa michini imweni iri muzvibhedhleya yakabanaka.

Muzvibhehlera mune michini yakasiyana siyana inosanganisire zvigero. Zvigero zviri umwu zvakatosiyana siyana. Zvimweni zvinoshandiswa kugura kana kupedzisira kugura zvikunwe zviya zvakaora kana kuti zvaite zvirwere. Zvimweni zvinoshandiswa mukucheka kudai. Kucheka nyama yevantu.

Kune vantu vamweni peyani vanogara muzvibhedhlera, vanenge vasikachakoni kumirukaa, avachakoni kuhamba, avachakoni kuita chiinyi . Vanoiswa pamuchini, muchini unowu ndiwo unobhuya kuti pachine muntu ere kana kuti muntu unowu watotisiya.

Muzvibhendhlera zvikuru mwega mwega mune muchini ineiterimo inodetsera anamai vanenge vooda kuzobara payani. Pavanenge vakaemera payani vane michini yavanenge veishandisa kuitira kuti njira yavo ikasire kuvhurika.

Muntu muupenyi hwake unogona kusangana netsaona. Asangana netsaona unorumbiswe kuchibhedhleya, kuchibhedhleya vanombomurapa vomurapa voona kuti muntu unowu wakura asi pamweni makumbo anenge aguka vanotomupa zvokuti aone kubetsereka mukuhamba wogara osundwa arimwo imwomwo.

Muchini mizhinji iri muzvibhehleya ine zvainotoshanda ASI iwewe muntu unenge usina kufunda nezvazvo aungazviyi pheya muchini iyi inomboshanda basa rei peyani haungazviziyi kana usina kuzvifunda.

Kune muchini inonyanye kushandiswa maningi ngemadhokodheya ukamuona kudayi dhokodheya unenge anacho chakamonorerwa muhuro mwake kudai chimuchini ichi chinoshandiswa kuvana vadodori nekuasharuka zveshe kude kuziye kuti mumapapu mwakomeo mwakaeme kudini.

Muzvibhehlera mune muchini yakasiyana siyana. Pamweni pakona dangani miro adzisi kunasa zvakanaka une denda guru. Weida kurasha mvura vanokuisire chimweni chimuchini chinototora chega mvurayo iyoyo inobva mumwiri chapedza chozotovhurwa vorasha.

Muzvibhedhera mune michini yakawanda yakasiyana-siyana, imweni mikuru imweni midodori. Pane kamweni kamuchini kadodori kanoshamdiswa ndiana sekuru nana mbuya kuyaiya kujaivha kwemwana mundani. Vanoisa pandani pamai kudai veitsvanga kuti mwana urikutamba ere, mwana urikuzwa ere uchirimundani.

Zvi bhedhlera zvi zhinji zvine zvi muchini zve zvinazvo zveku shandisa asi zvimweni zvi bhedhlera zvi dodori azvizorina mi mweni muchini inenge yakakura iya ino sanganisira yeku hloya mwana mundani mwa mai vake kana muchini yeku hloya mwiri we muntu kuti une zvirwere zvakadini.

Muzvibhedhlera mune michini yakatxongana-txongana nguva imweni usikatozii zvinoshande muchini umweni unototi dangwani igwenjere zvisina zvazvinoshanda. Kubeni pakazouya dhogodheya anonge uchiziya ngezvazvo ndipo paunotozoona kuti muchini unouyu vakakosha ngendaa yekuti unobetsera zviri mukuhloye zvirwere zvakawanda-wanda.

Chibhedhlera chimwe ngachimwe chine michini yacho inotoshandiswe mwo. Vamweni vayani pakuobara payani mukadzi peyani. Unotoiswa pamuchini wekuti utohambiswa kudai oenda koosiiwa obarira kumhatso yekubarirayo.

Kune muchini inoshandiswa kana muntu echinge abara. Pamweni pakona muntu unobara ngekuita yakuchekwa vane muchini yavanotoshandisa kusvikiya munhu abuda mundani vechishandisa michini iyoyo inenge yakapinganiswa, yakaduswa ...

Muzvibhedhlera mwega mwega mune michini irimwo inotoshandiswa, asi kunyanya zvibhedhleya zvikuru zviyani ndizvo zvinonyanya kuwanike michino yakabaawanda inoshandawo zvakawanda, asi kubeni vaifana kuti nezvibhedhlera zvidodorizvo izvozvo, zviite michini yekuti wanyaenda weide kuhloyiwa unotohloyiwa chona chiro chakhona pasina kumbokwire bhazi.

Antuwee maimbozviziya ere kuti hai ukakuware murenje woende kuchibhehlera vane mubhedha wavo wavakatonasira unenge une michini dzakasungirwepo kudai kuti iwewe wakaata pashi kudai mikumbo dzako dzinenge dziri mudenga dzakachisimudzwa ngemuchini kuitira kuti makodo kana anga akaguka aone kunamirana ega.

Muzvibhedhlera mwega mwega mune michini. Michini imwe naimwe ine zvainotoshanda uye zvainoona nekuongorora pamuntu. Imweni yakona inoshandiswa kuise mitombo mwumwiiri mwemuntu imweni yakona inoshandiswa pakubara kunoita akadzi payani.

Imweni michini muzvibhehlera atitoziyi zveinoshanda asi vanenge vakafunda nezvayo vari kubaiziya zveinoshanda. Umweni munthu wechiguma zviya anokusungira chaanokusungira mumaoko vochichibaya baya kusvikira chakombidza kuti hai ngazi yako yakakwira ere kana kuti yakadza andivo vanobatozviziya havo anthu akona.

Muzvibhedhlera mune mitombo yakasiyana siyana , kune mutombo unoita yekumwiwa akaita mapilizi ,koita mutombo unoite kuiswa munaiti kudai yoita kubairwa yopinde mungazi mwemuntu haisi yekuti inoita kumwiwa kana kudii inoita kubaiwa mumuntu inoita kubayiwa nenaiti kusvikira mutombowo wapinda .

Kune michini yawanoshandisa inosanganisira naiti dzemene, naiti idzi dzinoshandiswa muku kwee ngazi kubva muu mutsinga dzemandu dzatore ngazi kubva mutsinga dzemundu dzoiswe, yapedza yoiswa mukachibhotoro. Kamweni kanenge kane muvharo wekutsvuka, kamweni kane muvharowo wedzimweniwo.

Muzvibhehlera mwega mwega mune michini irimwo yakasiyana siyana inoshandawo zvakasiya, mune zvimweni zvinoisiwa mishonga zvechihambiwa nazvo zvichteerera ana dhokoteya pavanenge veitenderera paya pavanenge vachiona vatenda pane kavanohamba nako kanenge keisundwa kudai kanenge kane zviro zvavo zvavanoshandisa.

Mu zvibhedhlera zvikuru mune michiniwo imweni yekuti ayioneki ku zvibhedhlera zvi dodori kazhinji zhinji kana ukange waite dambudziko kana chitenda chinoda muchini iyoyo unoto kwira bhazi kuende kunenge kune michini iyoyo.

Muzvibhedhlera mwega mwega mune michini yevanoshandisa kunenge kuri kuningire makodo emuntu kuti akaeme zvakanaka kana kuningire kuti mwoyo wako uri ku rikugare zvakanaka ere mukatimwo urukunasa kugadzira ngazi zvakanaka ere.

Kune zvirwere zvimweni zvisikaoneki ngemadziso edu. Hino muzvibedhlera vane michini yakasiyana siyana inoshande kuhloya zvitenda zvakasiyana siyana. Kana ungange uri mwoyo vanotoshandisa muchini wona uwowo kuhloya kuti mwoyo wako wakadini.

Akiti woye maizviziya here kuti muzvibhedhlera umu ukaenda waguka murenje kana wanyaguke maoko pane chavanotokupa chinokubetsera kuti maoko iwowo uzoshanda hee zvakafanana nezvawaingoita .

Kuvanhu vanoita nezveutano vane michini yakawanda yavanoshandisa kuatenda. Dangani pamweni waenda, zino riri kupanda, vane michini yavanotoshandisa kuduse zinoro iroro, nekuita kuti vakuisire mutombo.

Muzvibhehlera mune muchini yakasiyana siyana. Kune mimweni michini inotoshandisirwa vantu vayani vanenge vasingachakoni kufema vari vega kufema kudai. Voiswa muchini uyani unenge uchivadetsera kufema zvakanaka kusvikirawo vazopona vakukona kufema vega.

Muchini dzawanda mazuwaanaya muzvibhedlera dzimweni michini dzinotouyemwo dzinotoningira wakaema kudai kuona kuti munthu unou denda rake ngerei uyezve pakati pake pane chiripo chinoda kuti chirapwe.

Muchibhedhlera mega mega mune michina irimo inobetsera muntu kana achinge asichakoni kufema ega unoite wekuiswe pamuchini iwowo michini uchitomubetsera kufema unege weimubetsera hee kuti awone kurara zvakanaka pamweni pakona.

Muzvibhehlera mune michini yakasiyanasiyana amuna woye kune michini inoongorore tsinga dzemadziso, kune michini inonase kupinde munzee umwu yechinase kuningira kuti chiri kumbotambidze muntu munzeemwo chinenge chiri chiinyi muchini idzi ndidzo dzinotipindiremwo ngekuti madziso angakwanisi kuona emene kuti chakonzeresa kuradzwa kwenzeeyo chiinyi.

Mu zvibhehlera mune michini yaka siyana siyana amuna zvimweni zvi muchini zvakona zvitotori aungambo zvinzwisisi kuti chi muchini ere inombo shandenyi unozoto ita zveku ronzerwa ndivona kuti ayihwa ichi chiro ichi ngeche kuti ti itsise ndichona mutombo muma mu zvipepa makona kudai.

Muzvibhedhlera mega mega mune michini yavo yavanotoisire pasi kudai yotonyorwe zita remuntu wo uwowo muchitombo chavanoise ngazi vonyore zita remuntu kuitire kuti zvisazosanga kuti yaAidha yosangana neya mai nhingi iya vanyase kuziya kuti uyu ndinhingi uyu mungazi yako iyi zvirwere zvirimo zvakati

Kuvhara kuyani kunoita miro kuyani munhu kana une besha zviya kune mutombo wekuti unototora wotoisemwo mumiromwo kudai . Paunongoisa kudai miro dzotosunungurwa mabesha ayana anenge ototangawo kuhamba.

Mitombo yamazuva ano kana kuti yechiyungu inoiyi inonase kunyorwa kana kuiswe mufananidzo pamberi vevana kuti ukombe kuti ngevevantu vasharuka ere kana kuti ngeveana vadodori. Kana utori vevana vadoko unokombe kuti vana vanobva pamakore akati kusvike pamakore kati vanomwe vakawande kudini.

Weitoitenga inenge yakatonyorwa zveinorapa, muri mundani unenge wakanyorwa zvemundani padenga pakonapo, imweni yakona inenge yakanyorwa zvegotsorwa pamberi payona kudai wechitoitonga unotozviona kuti aaa uyu mutombo shuwa ngewekurapa gotsorwa uyu ngowokurapa mundani.

Mitombo yaakunasirwa mazuwa anoaya kune yemarwadzo, inorape marwadzo, kune imweni inenge yakanasirwa kuti inorape chirwere chakati kuti, imweni inorapawo chirwere chemarariya, imweni inorapawo chiinyi zvakangosiyanasiyana, asi mitombo dzibaariyo.

Kune vantu vayani vane zvitenda zvekuzarirwa kana kuti dangani wafemba bukuta unodzarirwa kudai unofanirwa kuenda muzvitoro zvinotengesa mitombo wemuzuwa Anaya woenda kotenga zvekundonye mumwiri wavo kudai kuti vasarambe veifema bukuta rinenge rakasvipa.

Mitombo yakunasirwa mazuwano, imweni ngeyekubairwa, imweni yakaita maphilizi kuti unoita ekumwa, imweni yakaitawo mvura inoita kuiswa mutsinga mwemuntu, yapedza yotoenda korapa pona apapo panenge pachifana kunge pane chirwere.

Mitombo yechiyungu yakawanda wanda. Kune imweni mitombo inotopuwawo vana vadori dori. Kuna vana vadori dori pamweni pakona vachabva kubarwa zviyana, vanenge vane mbepo yakawanda maningi mundani. Vane mutombo wavanotopuwa wechiyungu unoite kuti vadetsereke vasanyanya kuchema maningi ngenyaya yemundani.

Mitombo yamazuva anaya kana kuti mitombo yakunasirwa mazuva ano mitombo yechiyungu. Imi mitombo yakanaka ngekuti inenge yakanasirwa kuti irape chitenda chimwe ngachimwe. Kana ichitopiva voti iyi inorapa chitenda chakati ndicho chainotorapavo.

Mutombo yaakunadzirwa mazuwa anaya inenge yakanyorwa nezita padera payona kudai. Iwewe paunoenda kuchibhedhlera, kana paunoenda muchitoro chinotengeswa mitombo, unotoguma wovaronzera kuti, inini ndinoda mitombo uyu, wakanyorwa apa ndidhokodheya ,kana kuti wandinoda ngouyo, unorape hloko rangu.

Mitombo yechimanje manje iriyo inorape zvakasiyana siyana Uyezve ino yakasiyana mumu mutoo wakhona imweni mumapilizi ee ayo mazuwa ano akaite uswa kudai ekuti ukaambe ekutokutura mukanwa kudai rotonyungurukiremwo.

Mitombo yechiyungu yakabaanaka amuna wee ngekuti inenge yakatonyorwa kuti mutombo unowu unorapa chiinyi uyezve unoizwa mamwirei nekuti makore evantu vanokone kumwa mutombo unowu ngaari uyezve unomwiwa kanganai pazuwa

Ngenda yekuti chirungu munyika dzedu nemitombo inorambawo yeichicha chicha kweiuya yakakosha neinorapa kudarika yanga yagara yeigadzirwa Izvi zvinoitirwa zvirwere zvati kure zvione kurapika nyore nyore.

Pamweni pakona unoti ukaenda ku chibhedhleya zviyani vanenge vasina mutombo we kukupa vanoku nyorere pashi kuti uende kotenga ku zvitoro zvinonga zvino tengesa mutombo kona ikweyo uno guma vanoku kombidza mutombo yaka wanda wanda vokupa yaunenge wakanyorerwa.

Mitombo yechimanje-manje inosanganisirawo mutombo wenzee, mutombo wemadziso, mutombo wekuise paini, chero paunenge wada unoiona mitombo. Pamweni dziso rako rinenge rechirwadza, vanotoinde kuokutengeserawo mutombo wekuti unodonhedzere mudziso, dziso rotobaapora.

Muzvibhedhlera mune mitombo yakasiyana-siyana, pamweni pakhona unotofunga kuti dangani imvura peya yondoiswa mumuyiri mwangu usinga nyasi kuzviziya zviyani , wochizo nyasa kuxasirwa kuti aiwa peyani ndombi woye, mutombo uyu unotoiswa mungazi mwemunthu asi wakaita hawo kungatei imvura.

Mitombo yemazuvaanaya inonasirwa ngavantu iyi inenge ine mitombo imweni unonga iri yekuti unoisa mumiro mwakhonamwo imweni unoisa pahuro pakhona panenge pechirwadza pemene ndopaunogadzika mutombo unou.

Mitombo yemazuwa anaya yakunasirwa kune imweni inotoshandiswawo ngevakadzi ega isingashandiswi ngeaisa arume anezvawowo anedzawowo dzakatonasirwawo kuti idzi ngedzeaisa idzi dzaanomwawo.

Zvikotsoro kana kuti besha rinemhando dzakabasiyana-siyana kune rimweni rekuti unenge weikotsora apana chinobuda, rimweni unenge weibaerera mabesha. Mabesha eshe aya, zvikotsoro zveshe zvine mutombo wakatosiyana-siyana. Unokotsora une mutombo weunopiwa, Kana unemabesha anoerera unopiwazve.

Mitombo yakunasirwa mazuva anaya ine mhando nemhando dzakasiyana-siyana. Imweni inenge yakaite mvura imweni yakaita kunga tee uswa kudai. Yekuti ukambotora ukatokandira mukanwa votomedza zvinonga zvatokutoshanda.

Kune mutombo yechimanje-manje akana kuti mutombo yechiyungu yaakunasirwa mazuva anaya. Yekuti pamweni pakona ukange wechizwe mundani, ukange wechizwe hloko, ukanyaazwe mushana kana chibereko. Mutombo uno unorapa zveshe izvozvo.

Mitombo yechimanje manje iyi, inemitombo yakawanda inorape gotsoro. Nguva imweni unogumemwo wotenge umweni vokubhuira kuti ,"uyu mutombo uyu paneunweni uripadera pawo wokuti ukangomwa kamwe gotsorwa rotoenda."

Mite mutombo yechiyungu yawanda mazuwa ukaenda unedenda rako ukavabhira kuti inini mushana wangu kana kuti mumoyo mwangu kana mapapu angu anorwadza vanotokupa mutombo unorape izvozvo uri wechiyungu.

Mitombo yechiyungu yakawanda maningi, pamweni pakhona ukazwe hloko kutema kudai, unokona kutozwi imwa aya, kana kuti imwa aya, pozozwi aah, pane iri rinonyasa kushanda kudarika eshe, kubhuye kuti akadini? Akawanda anoshande zviro zvakangofanana.

Kune mitombo inoshandiswa ngemadzimai kudzivirira pamuviri panenge pasizi kurongwa payani, ngekuti ukasa dzivirira zviyani, unobaite gore mwana, gore mwana, nenzara iriyo munyika munomu unotambudzika ngekuzode kuchengete vana, hino kune mitombo inozvi dzivirira.

Kudhaya kwangu peya ndanga ndisingazviziyi kuti mitombo inoonekwa kumweni kuzvitoro zvinotengeswa mitombo ndaifunga kuti mitombo yechiyungu inobva kuzvibhedhlera kwega ndozvandaindofunga handina kuziya nemukati umu unotoona zvitoro zvinotengesawo mitombo yakasiyana -siyana yechiyungu.

Muzvibhedhlera mune mitombo yakavhiringana vhiringana pamweni pakona kana usina kufunda nezvemitombo unokona kutopa muntu mutombo usiwo haisi nyore kurapa nekuziva kuti uyu mutombo unorapa chirwere chakati ngandimbe muntu mutombo uyu.

Vayungu pheyani avapererwi. Vakatinasirire mitombowo yechiyungu, ende mitombo iyi inenge yakanasa, kuongororwa, yakaningiriswa, kuningirwe kuti iyi uyu mutombo uyu, ucharapawo zvakati, uyu mutombo uyu ucharambe ucharape chitenda chakati.

Kune mitombo imweni yakaite mvura kudai, kuti inoitwe yekuise mungazi mwemuntu yechipinda mungazi umwomwo nyanye-nyanye vantu vayani vanenge varikupera simba vanoiswe mutombo uwowo unoitwa wekuiswa mungazi mwemunhu.

Muzvibhedhlera pamweni pachona vanenge vasina mitombo inorapa zvirwere zvimweni zvaunenge unazvo. Vanotokunyorere pashi woende nechipepa chavanenge vanyoracho muzvitoro zvinotengese mitombo. Ikona ikweyo kune vanenge veyitoziva zvinenge zvanyorwazvo vokudetsera nokukupe mutomboyo kana vanawo.

Kune mitombo yemazuva ano, imweni yakhona yakatonasirwa ichinzi ngeyevaisa, iyi ngeyevakadzi. Vakadzi vazhinji vane mitombo yavo yavakatonasirirwa inotoshandawo zvavo. Imweni ngeyekusukawo zvibereko, imweni ngeyekurape zvibereko, zveisiyana-siyana.

Mitombo yamazuva anaya yechiyungu kune yakatonasirwavo yechitozi iyi ngeye vana vadodori. Ende vanenge vane zvekupimisa zvakona kuti pazera rakati mwana unomwavo kusvika pakati, pazera iri muntu unomwavo kusvike pakati.

Mitombo yakugadzirwa mazwano yakabasiyana manhingi neyatoshandisa yemubiti yemubiti inowawa mitombo iyi wazwa asi mitombo yakunasirwa mazwanaya inoita nokutapira inotonaka hairwadzi kumwa vana vadodori vanotoimwa

Kumutombo dzemazuwa ano dzakunasirwa mazino emene ane mutombo wawo kune mutombo unoshandiswa kukwesha mazino kuti aa arambe akachena kuti bhaaa asange eibatwa nezvirwere zvekuti mwonuhwa mukanwa uyezve nekuti pahuro panozoita maronda kana mukange musikaiswi mutombowo uwowo.

Mutombo yechiyungu inonasirwa mazuwa anaa pamweni pakhona muntu payani unenge weizwe kufufutirwa pamwe warya pamwe wadini ausi kuzwa zvakanaka ukanyade kurya azvidzaki mutombo weunotomwa unoite kuti usafufutirwa.

Mitombo yechimanjemanje kana kuti mitombo yechiyungu yaayo mazuwa ano yakasiyanasiyana uyezve umwe-ngaumwe mutombo une zvaunotorapa peyani umweni mutombo unorape marenje ,umweni mutombo unoite yekudzodzwa mumarenje mwoumwomwo zvechienda zvakadaro.

Kune mitombo inonasirwa mazuva anaya yakabasiyana siyana pamweni pakhona ukatsva zviyani unoroende kopiwa mitombo wekudzodza pachirondacho chaunonge watsva ukabude dukuswa pane mutombo umweniwo wakatosiyana newaunenge wakambodzodza waunopuwa unenge wakasiyana zvinodzodzwe zvepo.

Mitombo yamazuva anaya yakawanda maningi kuwanda kwayoko imwe naimwe inonga ine zveinoshanda. Kune dzimweni dzekuti dzinoshanda zvakafananavo nedzimweni. Zvakafanana nemaphirizi anopodza marwadzo anowanda anosiyana mazita havo asi achishanda chiro chimwe.

Mitombo yakunasirwa yechiyungu yemazuwa anaya kune yakaite mvura kune yakaita mapilizi antu asharukwa vanomwe yakaitawo mvura yekuti vanoitawo kwoitawo yevana vadodori futi yakaitawo mvura wotoata akuitiswa.

Mitombo ye chiyungu yema zuva ano yaku gadzirwe kune mitombo yakato gadzirwe yechitozi iyi ngeye vana vadodori mwana kana akazwa chikosoro kana kuti besha kune mitombo yanoto puwawo yakato siyana neino puwa antu asharukwa.

Vantu vanonasire mitombo yechiyungu vakangwara maningi ngekuti vanonasira mutombo unoende kurapa panenge pachirwadza muntu zvinodaro dangani ngeumu munodzasa chikafu umu dangani munorwadza mutoriwo nemutombo wamwo wekuti unotomwa motopora.

Mitombo yakasiyana siyana yakagadzirwa mazuva ano kune umweni mutombo unoita zvekudzodzwa muzvironda umweni unoita yekumwiwa kurapa zvironda kazhinji zhinji ukaita zvironda wakadai manyukira unopuwa mutombo wekuzodza Maronda wona awo.

Mitombo yemazuva anaya yetinopiwa kuzvibhedhlera yakanaka maningi ngekuti ukatopuwa mutombo nguwa yakhona, dani ihloko rinenge richipanda maningi, ukatongomwa hloko pona pekarepo rotonyarara.

Vanhu vayani vatinomboona vakarashike ngqondo vaya, pamweni pakona kunenge kusiri kuroyiwa pii. Kazhinji kwakona vantu vanofanira kutoendeswe muzvibhedlera zvinowona vanhu wona iwawo vanenge vakarasike nqondo kuti varapiwe varimo vechirumbirwa kutivanotaticha here unodekuzwii muntu iyeye kusvika apora.

Vana vadoko vanobakosheswa maningi mwazwa ere vana vadoko chemuzvibhehleramo vanokosheswa vanotoendesawo kwavo vega veibatikirwa kuonekwe kuti mwana uno asi kurya ngendayenyi ngapuwe zvakati akone kugwinyayo.

Vana vadoko vanofanira kupuwa nguwa yakawanda yekubatsirwa ngendaa yekuti hapana chavanoziva. Vana vadori dori pamweni pacho vanenge vechitorwara asi vanenge vasingakwanisi kuzvironza kuti iii ndinozwe pakati. Ndosaka zvichizi uende hako kuchibhedhlera nguwa ngenguwa pavanopishe mwiri vaone kuhloyiwa.

Muzvibhedhlera mune vantu vanotonge vakafunda maningi ngezve vana vadoodori. Vantuvo avavo ndivona vanobatikira maningi vana vadoodori. Ndivo vanoona kuti mwana unowu unofanire kupetukazve unono kuchibhedhlera unono musi wakati aone kubayirwa.

Vana vadodori kana kuti ndumurwe vanofanirwa maningi kuti vaningirwe hutano hwavo kubva vachabarwa ndosaka kuchinzi mwedzi ngemwedzi ana mai uyai nevana kuzvibhedhlera tivahloye.

Vana vadoko peshe panodaidzirwa kuti, ngavauye vadontedzerwe. Ngavauye vapuwe maphilizi nemakonye. Abereki anofanire kuenda navo, voguma vodontedzerwa, nekupuwa, nekuningira kuti vana vanava, vamwa ere maphilizi emakonye anaya, ngekuti zvakanakire vona.

Vana vadodori vanosisirwa kurya chikafu chine utano. Havafaniri kunge vachipuva zvikafu zvekuti vanozobatwa ngezvitenda zvinobata vana vadoko. Zvekuita chimimba mutekwa kudai ngendaa zvikafu zvinenga zvisina utano zvevanenge echipuva.

Vana vadodori vachabve kubarwa neavo vasati vokone kuzviitira zviro zvavo vega vanombaada peyani kubaachengetedwa nevabereki, kubaanyasa kuona kuti mwana unowu warya ere, mwana unowu zvaakadai urikurya ere, urikoneka kuti unorwara ere, une chiinyi akasike kuendeswe kuchipatara kana echinge echirwara.

Kune vamweni vana vanobarwa vaya i nguwa isati yakwana vanotombo garamo muchibhedhlera vechiningirwa mangwanani ega ega veihloiwa kuti vari kuchicha ere pamwiri pavo unezvirwe ere zvinenge zvamunesa mai akona echisvina mukaka vechipa chimwanacho kusvika chahlamburuka.

Hwana hudodori mwedzi ngemwedzi hunofanira kuendwa nahwo kuchibhedhlera hweindoningirwa hweidontedzerwa mishonga nekubairwa uyezve nekuti huningirwe kuti zviri kureba ere ,huri kukura ere huchiningirwa ndiana chiremba nemanesi.

Muzvibhedhlera pheyani zviya, mukadzi kana einga abara, vanotodetsera mai akhonawo nemwana wakhona unenge wabarwawo, kuti vaoneke kuti vakabuda vari vatano ere, zveshe zvakaringana ere kana kuti pane panenge peide kunasiriswa. Kana pane panenge peide kunasiriswa mukadziwo aatobudimwo.

Vana vadori-dori pheyani, vanofanirwa kunge vechigara vechienda kuzvibhedhlera pamweni pachona kokereswa, pamweni pakona kotoningirwa kuti utano hwawo hwakanaka ere, kuti vari kukura ere kana kuti hapana zviri kuitika. Voone kuti vovape mutombo ere kana vovape zvikafu zvimweni zvinopuwa muzvipatara zviya zvekuti mwana akasike kugwinya.

Vana vadodori vega vega munyika munomu vane nguwa yekuti vanofanire kutoenda kuzvibhehlera voende kobairwa ngenaiti dziya vechiisirwe mutombo dzekuti kukauye zvirwere zvechizovatambudza zvechivahlupa munyama yavo avazobatiri zvirwerezvo izvozvo.

Vana vadoodori kazhinji zviya vakaone manesi vanotya maningi. Ngendaa yei veitya, vanotya ngendaa yekuti vanenge vechibairwa ndivons mitombo yakasiyana-siyana. Hino vanenge vooti iii muntu uno hayi, handichadi kubairwa ndiye, handichadi kumuona padhuze nokuti unobaira.

Madhokodheya anosiyana siyana pheyani, kune vanoona maningi ngezvenzee, kune vanoona ngezvemirenje dzaguka, kune vanoona ngezvezvitenda zvevantu, kune vanoona ngezvegomarara. Vakasiyana siyana madhokodheya ano, umwe ngaumwe unenge akafundirawo zviro zvakwe. Amweni atoona ngezvezvitenda zvimweni zvemwiri weshe.

Muzvibhehlera muna ana chiremba vanoona maningi ngezve kubarwa kana kuchekwa kwevantukadzi kuti vaone kubudise mwana ana ava vanonese kuziya zvekuita nezvekusaita kana vachinge veida kubudisa mwana mundani mwamai ake kumweni kurikazi mwana uyu wanga asikazi kugare zvakanaka.

Kune vantu vanoshanda muzvibhedhlera vakasiyana siyana asi umwe ngaumwe unenge ane zvake zvaanobanyase kuziya zvaakafundira zvaanenge echiitawo payini muchibhedhleramwo umweni unenge aripo kuona zvemakodo, umweni urimwo kuona ngezvevana zvinosiyana siyana.

Muzvibhedhlera muyani, munenge munemadhokodheya anenge akatopedze kufunda. Poyitawo vamweni vanhu vanenge vachirikutofunda, vanenge variyo muzvibhedhlera, vechitofunda vechiwona vantu. Vamweni vanenge vechirwadziwa vechirapawo vantu vaya, ndokutofunda kwakhona.

Muzvibhehlera mwega mwega mune vantu varimwo vanoshandemwo vakasiyana siyana asi kunyanya nyanya munenge kune madhokodheya. Madhokodheya ndiwo anodetsera vantu pavanenge varimwo zviya, Dani varwara wopuwa mubhedha wogaremwo unodetserwa ndi dhokodheya.

Muzvibhedhlera munowanikwa vantu vakasiyana siyana. Kungange kuri kuti dangani pamweni muntu wabatwa ngechirwere chekuti makodo anopesana kudai unotoenda wotoonawo muntu unotoziva ngezvemakodo echikubetsera kuti uite zvinoite kuti makodowo aone kupetuke mugwara mwawo.

Muzvibhedhlera mune vandu vakasiyana siyana kune madhokodheya kune ana mbuya nurse kune manurse chaiwo chaiwo poitavo vamweni vanenge vachibikirawo vatenda vamweni vanenge vachisukawo machira emuzvibhedhlera ayana vamweni vanokorobha vamweni vanotsvaira vandu veshee vanooneka muzvibhedhlera imwomo.

Muzvibhedhlera mune vantu vakasiyana siyana. Munemadhokodheya, munemanesi, mune avo vanotoshanda kunobarire vakadzi vega. Ava vantu ava ndovanoenda koashire vana nekuona kuti mukadzi wabarawo uwowo utano hwake uripandimo ere.

Muzvibhehlera mwega mwega munevantu vatorimo vanodetserawo zvakasiyanasiyana kana mwana echinga abarwa pamweni kune vana vayani vanobarwa vasingakoni kuhamba ,kuema vega vaya vanoadetsera kune vantu vakatozvifundira kuti vanodetsera vantu vakadaro.

Pese paunoenda kuchibhedhlera autami unokubetsera munenge muna ana mbuya nesi arimwo ana chiremba aana dhokodheya amweni anenge angorimwo kudetsera muntu weshe anenge auya ane chitenda chake kuti abetsereke.

Mumakanyi umu vamweni vantu vanobaitya kumbaende kuzvibhedhleya kutya kuti iii handingamboendi kuchibhedhleya oite kuzotekwa tekwa ngevantu kuite yekumanikidzwa kuende kuchibhedhlera kubeni zvakanaka maningi kuti muntu ukazwe chawazwa urumbe kuchibhedhlera zvisati zvanyanya kushata.

Muzvitoro zvinotengese mitombo zvinotonyasa kuziya kuti uyu muntu unowu wauya weizwa zvakati uyu unofana kuenda kopuwa mutombo wakati ende avauhlanganisi-hlanganisi kupe muntu mutombo usikashandi vanobakupa unokuitira.

Muzvitoro zvinotengese mutombo muya ,munenge mune mutombo yeshe yawada. Ukaendemwo dangani manyoka awazwa kana kuti mundani munoruma-ruma unotovabhiira kuti inini ndiri kuzwa mundani mwakati- mwakati. Vanotokupa mutombo unoenderana nezvaunonga weizwa.

Muzvitoro munotengesa mitombo muyana unoona kuti mune mitombo yakawanda inorapa zvakasiyana siyana. Ukaningire kubve ino kobude ino munenge mune mitombo yakawanda uye mitombo dzeshe dzirimwo dzinorape zviro zvakasiyana siyana

Muzvitoro zvinotengesa mitombo muya mune mitombo yakabaawanda antu woye. Kutoti pamweni pakhona tenge tisingatozii kuti mutombo uyu unorapei asi unenge urimwo. Ukatoenda nechitenda chako chaunenge uchizwa ukatovathwasira vanotokupa mutombo unenge weienderana nechitenda chaunenge unacho ichocho.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo muntu weshe unotenderwa kuenda kundotenga Azvurambidzwi kundotenga umweni mutombo asin unofanirwa kunge wakanyorwerwa mitombo avangokutengeseri dzinenge dzisina kunyorwa ndichiremba kana dhokodheya.

Munzvimbo yega yega inotengeswa mitombo, munenge mune vantu vakatowandemwo vanenge varimwo vanodetsera muntu unwe ngaumwe unenge auya nechitenda chake kana kuti dambudziko rake. Unenge une dambudziko rekuti udetserwe usingazwi vantu vanoenda newe mukachi mbatso kadoko kuti unono tsanangura mwona umwomwo.

Muzvitoro peyani zvinotengesa mitombo mune mitombo yekuti avatombokutengeseri kana usina kunyorerwa pashi ndidhokodheya kana kuti ndichiremba anenga akuhloya unofanira kunge wakatonyorerwa pashi ndikona kuti vaone kukutengesera.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo vanenge vane vakanyora pashi pemitombo kudai kuitira kuti mitombo dzisazokumana kumana. Dzisazonesa kupa muntu. Vanenge veitoziya kuti apa ndipo pane mutombo dzinorapa mundani, apa ndipo pane mutombo dzinorapa chikosoro.

Muzvitoro zvinotengese mitombo, vanotengese mitombo yakasiyana-siyana, nemidziyo yakasiyana-siyana zve. Nguwa imweni pamweni unode kuzviningira wega, kuzvihloya wega ngazi yako kuti yakachena ere, unotoendemwo muchitoromwo, woguma wotengeserwa michhini wekuti unozviningira uri wega.

Muzvitoro munotengeswa mitombo munotengeswahe mikaka yevana vadodori iyi mikaka inozopuwa ana kana mai vachinge vasingabudisi mukaka wakakwana wekuti vape mwana wavo aone kuita muntu akapora anotengerwa mukaka nezvikapu zvimweni zvinenge zvirimo muzvitoro imona.

Muzvitoro pheya zviya zvinotengese mitombo havatengesi mitombo yega, vanotengesezve nezviro zveavo vanenge vechide kuonda kana kuti munyeshe waguka vanenge vanazvo zvokuti muntu anohambisa zvakona nezvokusunga ndare.

Muzvitoro zvinotengese mitombo mungana mune vantu vakafunda maningi ngezvemitombo yakasiyana-siyana. Muntu uno unonga achiziya kuti uyu mutombo unorapachiinyi nechiinyi.

Vamweni peya vantu vanodhana kuenda kuzvibhedhleya nezvitenda zvavanenge vabatira pabonde zviya. Ndopavan oonekwa voende kumazvitoro zvinotengese mitombo zviya voguma votsanangura kuti ndavavivavo kusika rudzi kwangu. Ndazwa ndazwei vochizopuva mutombo ngekuti vanenge veidhana kuende kuzvibhedhlera.

Muzvitoro zvinotengese mitombo munenge mutori nadhokodheya kana kuti muntu wakafundira maningi ngezvemitombo yakasiyana siyana. Muntu uyu unenge echibaizviziya kuti muntu akauya eironza kuti ndiri kuzwe chakati, ndiri kuzwe pakati unenge echitoziya kuti dambudziko rake ramubata iroro chiinyi.

Zvitoro zvinenge zvine mitombo zviyani zvinongotengesa mitombo yega yega vamweni vanonasa kunasira vechirongedza mitombo yavo kuti usamboneseka maningi ngekubvunza kuti yevana payo yevasharuka payo maphirizi pavo ukatobvunza vanototora pona apapo pavakaisapo.

Muzvitoro zvinotengese mitombo kunotengeswe mitombo yeshe inorapa zveshe zvakasiyana-siyana zvitenda zvingange zvabuda. Ukaendeyo zveitotsanangura kuti hai inini ndirikuzwe chakati panenge patorine muntu urimo unokubetsera otokupe mutombo unoenderana nezvaunozwazvo.

Muzvitoro zvinotengese mitombo ikona ikweyo ndokwekuti ukabuda zvisasa zviya unoenda woguma wobhuya kuti a mwana wangu unoyu wabude zvisasa musoro. Vona vanozvihloya zvisasa zvakhona voona kuti mutombo unoita kupa mwana unowu kuti adzodze ngeuri wopedza vokutengesera.

Zvitoro zvinotengesa mitombo ukaguma ukanasa kuvabhuira kuti inini zvandinozwa zvakaema zvakadai zvakadai vanotokudetsera vokupawo mutombo unoenderana nezvaunenge waronzazvo kuti ndirikuzwe zvakadai, pamweni pakona vanotokuhloya kuema kwengazi yako.

Muzvitoro zvinotengese mitombo ,ukaendemo ukaabhiira kuti iwewe uri kumboosangana nedambidziko riri, vanoyaeya. Kana vasina kuzvizwisisa vanokuendese mberi, kune mukuru wavowo. Vonase kuyaeya vochikuzwa kuti chiini chiri kukutambudza.

Vantu vemuzvibhedhlera nguva dzimweni zviya vanombohamba muzi ngumuzi vachironzera vantu nezvehutano zvekuti vamwe mapirizi zvekuti vasaita mimba zvakatererana zvekuti vantu vasaita zvebonde risina kuchengetedzwa veivapa zvekuzvi chengetedza ndicho.

Zvakanaka maningi peyani zvinoizwa ngevemuzvibhedhlera pamweni nehurumende zvekuhamba mumhatso imwe ngaimwe veihloye ngazi dzevantu veidetsera kupa vantu zvinochengetedza kubva muzvirwere zvakasiyana siyana

Vantu vemuzvibhedhlera vanombohamba. Umweni musi ndayitohamba ndakasangana nevantu veyihamba veyipa vantu maphilisi, ekudzirapa kana kuti kuzvirapa kubva kumakonye veyipuwa vana vadodori, vana vasharukwa.

Vandu vemuzvibhedhleya peyaa vanombohamba vechinfundisa vanhu kuti ngatitonder ngatitondere ngatitsvaire nzvimbo dzedu dzinge dzakningirika izvi vanozviitire kuti tigare minzvimbo ine huutsanana kuitire zvirwere vakaita saana korera vasaramba veyitandira.

Zvakabaakosha kuyaiya panenge pakaungana anambuya nesi payana vechixasa, vechibhuya nyaya dzinoenderana nezveutano hwedu. Ngatiendepo toyaiya ngendaa yekuti, vanenge vechihamba vechitibhiira zveutano zvakakosha, nezvekuti tisafanire kuita, panguwa iyoyo.

Nehurumende uye nevemuzvibhedhlera umu pakange paitike kuti pane denda ratambudze munthu weshe senyika vanohamba vechifundisa vanthu maererano ngedendaro iroro kuti toridziirira sei.

Pamweni pakhona unotoona vanthu vanenge vakaisa zvimatende zvavo vakagara kudai, vachipa vanthu mitombo, mitombo yekudziirira pamuiri, mitombo yekurapa zvirwere zvakasiyana-siyana, vanthu ngeve muzvibhedhlera vanenge vechipa mutombo. Vanthu vachivafundisa kuzvidziirira muzvirwere zvakawanda-wanda.

Vantu vanohamba maningi anambuya utano vaya nanambuya nesi veidaidzira 'uyai neana tirape!', 'uyai neana tidontedzere!' Veitodzidzisa vantu kuti mwana unofana kuuya mwedzi ngemwedzi eidondedzerwa. Peshe paanoita makore matsva unofana kuuya kobairwa.

Zvakakosha maningi zvinoitwa ngehurumende, uyezve neavo vebato rezveutano, zvekuhamba vechipa vantu zvinodziirire bonde zviyani kuti vantu vashandise nguva yebonde, kuite kuti zvirwere zvepabonde zviite zvishomani.

Zvakabaanaka kuti vantu mezvibhehlera vanohamba vechifundise madzimai. Vechifundise madhodha mumanharaunda akasiyana-siyana maererano ngezveutano Veichivabhuira kuti zvikafu zvakanaka kurya ngeizvi. izvi zvakanakirei, izvi zvakashatirwi kurya.

Kuhamba kunoita ana chiremba naana mukoti veihamba mumakanyi veironzera vantu zvakanakire kuti vana vadoko vauye veibairwe mishonga inodziirira zvirwere nezvitenda zvakasiyanasiyana, kwakanaka.

Akuru akuru emuzvibhedhlera neveutano nehurumende ine nguwa yekuti kana kukaita chirwere chinenge chichitambudza munthu weshe vanohamba muzvikora mumachechimwo vechibhiire vanthu nezvechitenda chinenge chanesacho ichocho.

Vantu vemu zvibhedhlera vane nguva yekuti vano hamba mu zvikora mu machechi peshe panenge paka ungana vantu vechi fundisa vantu maererano nezve utano hwedu ne zvirwere zvinenge zvichi tambudza panguva iyoyo.

Vantu vanoshande muzvibhedhlera vanenguva yekuti vanohamba munharaunda mwedu vechidzidzise vantu maererano ngezvirwere zvinenge zvechinetsa panguva yakona iyoyo. Vechibhuya kune chirwere chakati, vana ngavauye vabairwe, vapuwe mutombo dzakasiyana-siyana dzekuti vazvidziirire kubva kune chitendacho ichocho.

Muntaraunda pamweni pakona unoona zvimatende kudai zvinenge zvakatoiswe pashi, vanhu vakagare pashi pakona. Vanhu vochiunganepo, veichiungana. Vanenge vari vantu vemuzvibhedhlera vanenge veihamba veidzidzisa vantu, kungange kungari kuti kwai kwaa nechirwere chiri kubata ana adoko, kune chirwere chiri kubata antu asharukwa, vanenge varipo vechifundise maningi, veibhuyire vantu kuti itai zvakadai nezvakadai.

Vehurumende nevemuzvibhedhleya vanenguva yekuti vanohamba vechironzera vantu zvakanakira kuongororwe ngazi, ngazi inofana kuhloyiwa vechibhiirwa kuti zvakanakirei uye vechitohloyiwa panguva iyoyo muntuwo obva atoziya kuti ngazi yaje yakadini.

Nguwa imweni peya peyani kukazi kwaite zvirwere zvakadai ngezvemheta makumbo eya unoona manesi nemadhokodheya veihamba vakabata mapepa akanyorwa kuzi mhetamakumbo uyai vanhuwe nevana vanotangire makore akati kuzvike pakati vapuwe mitombo uyai uyai vechimbuyire vantu.

Maizviziva here kuti hayi uriwega zviya ukogona kutodziongorora ngazi yako Ukaenda kuzvitoro zviyani zvinotengesa mitombo, woguma ukati ndodawo chimuchini chekuzviongorora ndega ngazi yangu ,vanotokupa ,woguma wotozviongorora yotokubudisira kuti unachoere utachiona kana kuti auna.

Muntu weshe paari unofanirwa maningi kudzidziswa ngezveutano hwedu. Muntu weshe unofanirwa kuziya zvakanakire kumwa kutombo ngezvakashatira kumwa mutombo kana uchinge uine chirwere chepabonde zviya.

Muntu wese unofanirwa maningi kufundiswa maererano nezveutano hwakwe. Munthu unofanira kuende kohloyiwa ngazi yake kuti ichakachena ere uyezve apana ere zvitenda zvanenge akabatira zvinenge zvakauya ngekuite bonde risina kuchengetwa

Madhodha nemadzimai, vanofana kuziiswa maningi ngezve utano hwawo. Kunewo zvinofana kubhiirwawo madhodha ndizvo zvakafanana negomarara rinoitikawo kuvarume riya kwoitikawo gomarara remuchibereko rinoitikawo kumadzimai riya, vanofane kuzvidzidziswa maningi.

Vakadzi vanofanirwe kukurudzirwa kuyenda muzvibhedhlera umu. Vechiyenda kohloyiwa kuti havana here gomarara rechibereko rikasire kuwoneka richarapika, ngendaha yekuti rikazowoneka rapararira muchibereko momuntu, muntu unobafa, harichazotorapiki.

Antukadzi mweshe nemadhodha akhona anofanirwa kufundiswa maningi maererano ngeutano hunofanire kunge hune munthu. Kubhiirwa maningi ngezvitenda zvinobata munthu kana weinge usina kuita bonde rakachengetedzwa. Kana futi kubara-bara kwekungoti gore mwana gore mwana kana weinge usina kumwa maphirizi.

Michini inoshandiswa kuongorore ngazi iyoinokomba kuti waanacho ere chirwere chinokonzerwe ngekuite bonde risizi kunge rakadziirirwa kana ukaita bonde risina kudziirirwa unobatwe ngezvirwere zvakawanda maningi zvinosanganisira utachiona hwemene.

Nguwa dzimweni zviyani dzakawanda muzvibhedhlera tinoona munenge mune movha dzinenge dzakaemeswemwo vantu vechibetserwa vantu kadzi nyanye nyanye vachipuwa mitombo nekuiswe mitombo imweni inodzivirire kuite pamuviri zvisina kunge zvakarongwa .

Kuhloya chirwere cheutachiwa na mumuntu kune michini yakawanda pamweni pakona unopuwa kachiro kudai kadodori kakaite kamuchini kadoko kaunoise mukanwa mwako kotore mata kanoto kombidza kakaite maraini mairi kubhuye kuti aa wabaa avhiringika kakaitewo muraini umwe kubhuye kuti ngazi yakabaa achena.

Mukadzi weshe anenge akadzitwara kana kuti unepamwiri unemitombo yaanopuwa kudzivirira zvirwere zvisaenda kumwana waanenge akarwara mundani mwake iyi mitombo iyi inotopuwa muntu achiri nepamumwiri

Anhu akadzi ne aisi awo vanoti vakaenda ku zvibhedhlera vanobai puwa kufunda kwaka kwana maererano ngezvi tenda zvino unzwa ngekuite bonde risina ku chengetedzedzwa uyezve nekuti hai vamwe mapilisi vaone kuita mhuri inenge yakarongwa kwete kuti gore mwana gore mwana.

Kana mukadzi akanzi twara kana kuti unemimba akaende kuchibhedhlera kune muchini unotohloya kuona kuti mwana akaite mugarireyi uyezve mwana rudziyi ende futi unokomba kuti mwana achabude achiremerei muntani imomo.

Mu zvibhedhlera uka endemwo zviya vanoku bhuira zvaka wanda maningi maererano ngezve utano hwedu vanoku bhuyira kuti uka ita bonde risina ku dzivirirwa uno batwa ne zvirwere zvimweni zvachona azvizo rapiki.

Akadzi peyani vanemimba vanenge veifanira kuenda kuzvibhedhlera mwedzi ngemwedzi vechiende kohloiwa koningirwe kuti mwana wakagare zvakanaka ere uyezve veibhirwa kuti hai unofana kurya zviro zvakadi, zvikafu zvakadini kuitire kuti mwana abide akagwinya.

Vanthu vayani vanoite zvekurumba, zvekutamba bhora vane zviro zvevanotofanire kunge vanazvo umwe ngaumwe. Vamweni vakhona vanoite ekupuwe mvura, pevanenge veirumbapo apapo vanenge veiashidzwa mvura kudai veipuwa mvura kuti vambozvitheya vaone kumbotonthorerwa.

Mitombo yakasiyana siyana. Kune mitombo inopuwa vanhu vachembera, kune mitombo inopuwawo vantu vanenge vakaremara vaya, kozoitawo mitombo inopuwa vantu vanoita zvekurumba. Yakatosiyana nemitombo inongopuwawo vantu njee. Mitombo iyi inopuwa vantu kuti vawane kuite simba kana kuti vasaremba.

Vantu vayana vanorumba vayana vanoita zvekurumba vatori nevantu vavo pheyani vanenge vakaema pakati pepemagiraundi payani kuitire kuti muntu akawa kana kuti ukaneta wotorumba wotomunasirisa nguwa iyoyo.

Pane mitombo inotopuwa vantu vanenge vechirumba vayani kazhinji kakhona vanenge vatorimwowo panenge veitoti dangani kune kwaungana vantu veiita zvemakwikwi ekurumba munenge mutori nevantu vanenge vakaemera kuti dangani pane uchawa dangani pane uchadini pane mitombo yavanokasika kuvapa kuti vakasike kumuka vaonezve kurumba.

Vantu vakasiyana siyana vane zvavanoita umweni ane chipo chekurumba umweni Une chipo chekudhuvha umweni ane chipo chei asi kune mitombo yavanoshandisa vantu ava kana kumukombo wanika vanokasika kuisa zvimutombo kuti akasike kudini akasire kupora.

Antu anotambe bhora nevanoite zvekutorumba zvekugijima, zvekubate tsuro eirumba vanhu anaya vane mitombo yavanotoshandisa yekuti vakawa kana kuti vopere simba vaone kuramba vaine simba.

Akatiwe akiti maimbozviziya ere kuti hai vantu vaya vanoite zvekurumba vayane vane mitombo yavo inotonasirwa kuti inotoshandiswa pona pavanenge vechirumba paya nepavanenge vabuda kuitire kuti vasatame simba rekuangire kurumbakwo.

Kune mitombo inoshandiswa ngeavo vanoita zvekurumba kana kuti zvekutamba bhora kune mitombo yavanoshandisa apapo apapo vachitopora .Vamweni vanoshandisa shuga iya inonga ichigadzirwa iya inonga ichitutsira simba mumuntu .

Mazuwa anaya peya amweni vantu havadi zvekuenda kuzvibhehleya vanenge veikhwa hino vanotora runhare rwavo vopedza vonyora apapo chitenda chavanenge veinzwa vabhiirwa zvinodairwa pona apapo zvikadairwa votoenda kuchipatara kana kuchitoro zvinotengesa mutombo wotopona usina kuenda kuchibhehleya .

Madhogodheya peya akaona kuti zvinganesa vantu vaakuwandire kuchiyungu chekushandise mhepo iyi. Pamhepo kutsvake zviro. Anhu anoite yekutore mafoni awo aitsvaka apapo, haadi kuende kuzvibhehlera. Saka madhogodheya akaona kuti ah, ngatidetsere vanhu, vanotoisawo zvaunonga wavhunzazvo vanotodaire pona apapo, wotobatsirika.

Maimbozviziya ere kuti kune mutombo wechiantu unozwi chipunganyunyu. Uyu mitombo uyu wakabaanaka ngekuti unotorape zviro zvakawanda maningi zvandinotoziyawo neniwo. Ukautora ukaukwatisa ukamwa mvura yakhona watorapa gotsorwa uyezve watotutsira ngazi mumwiri mwako.

Mitombo yechibhoyi kana kuti wechindau kurapa zvao asi kuwawa mizhinji yakona inobaawawa inowawa zvekuti unoti hei ndodini asi kuchingodzingira ndichichindomwa kuti ndione kudini kuti ndione kupora ndoozvinenge zviripo.

Mitombo yechibhoyi yakanaka ngendaa yekuti, pamweni pakhona kune zvitenda zvimweni zvinenge zvaramba kurapika ngemutombo we chiyungu. Unoona muntu eiti, ndinotsvakawo mutombo wekuti ndirapwe mundani mwangu mwarambe kupora, wopuwe gomboti wotopona ndiro gomboti riya .

Mumbuti mizhinji muntharaunda mwedu isusu munomu ine zvainobaarapa anthuwe unyari mugwavha une zvaunorapa kana mutsungunu une zvaunorapao asi ngenya yekuti unengeusingazvi zii manje auzozvizii kuti unoitwe wokudini.

Mitombo yechivanthu kana kuti mitombo yechindau iyi yakawanda. Pamweni pakhona unotorenzerwe kuti sanganise mumbuti wakati nzinde dzawo nemakwande emumbuti wakati, unotoona mutombo unorape chirwere chakati.

Mitombo yechivantu yakabanaka, yakanaka ngekuti vamweni vantu vanobatoziya kuti ukange vaite bonde risina kudzivirirwa zviyani risina kuchengetedzeva. Unofane kotse mugomboti vakati navakati votomwa zvikasire kutandanuka.

Mutombo pheya wechindau kana muntu weshe achida kuumwa haurambidzwi umweni anomwa guchu kuitira kuti musana ugwinye vaone kunyasa kugwinya mushana wavo usaramba uchirwadza.

Mitombo yechivantu inorapawo zvakasiyana siyana. Pamweni pakona, unenge utori negosorwa unotobhuyirwa kuti dhibanise chakati nechakati wozvikwatisa womwa mvura yakona unotozwe zviri nani. Vamweni vanoshandise zumbani riyani kufukira kuti gosorwa riite zviri nani.

Mazuaanaya atorarama anaya, hazvisi zvekuba totikwayi ukaite gosorwa, wobayemera weyimwe mishonga yechiyungu yega yega, unofanira kutoshanganisa mashakani emimbitiwe uchifukira, uchinwa uchifukira ndikokuti zvikasire zviite nani ngekuti unoshatirwa zvemene, unobashatirwa.

Mimbiti mizhinji pachindau ine zvainorapa amweni anthu anotore miphopho mashakani awoo vomatwa vopedza vomaise pazuwa ooma vanenge vachimashandisa kumwa vechiite tii yavo kwai inorape zvakawanda mumuviri.

Imweni mbiti atito zviziyi peya zve inorapa asi kubeni inenge yeito rapa ine zvaino rapa ine denda raino rapa asi ukazo sanganawo ne muntu unombai zviziya zve mutombo aka nase kuku kasira kuti yei uyu mutombo munoziya ere kuti mbuti uyu unorape jeko uno rape mundani unonga woto zviziyawo kuti mbuti idzi dzakadai dzino rapa.

Pachindau payani patoriwo nana chiremba vechindau vanobaziya ngezve mitombo yechibhoi kana kuti yechivantu vantu ava vanenge vechibaziya kuti dzinde dzemumbuti uyu dzikadhibana nedzemumbuti uyu zvinorape chakati.

Mitombo yechiyungu aiperi yakabaawanda. Mumbiti mizhinji inezvainotorapa kuvantu. Vamweni vanoti kurye guku kana kumwe muto waro warinenge rabuda parinokwatiswa payani kunototutsire ngazi mumwiri memuntu kune vayani vanotame ngazi.

Pandaikura ngainyangadzwa maningi mbuya veinditi imwa mutombo uyu imwa veivava maningi. Kubeni ndandisingatozivi kuti kwaivakutondirapa zvechivantuvo nezvitenda zvimweni zvakawanda zvandaitozwa, kwaiva kutondirapa nemitombo yechindau.

Mumbiti mizhinji inotorapa zvayo. Imweni yakhona tinenge tisingatoizii kuti uyu mumbuti uyu unomborapenyi? Umweni mumbiti dzato dzinotobudiswa mazuwa ano dzinotorapa anagomarara. Vona zvona zvirwere zvatambudza vantu zvona izvozvo.

Mitombo dzechivantu dzakasiyana-siyana, amweni vantu vanokona vega kutonasira mutombo wechiantu votowuyisa muzvipepa zvakanaka, vototengesa, vantu vototenga. Vamweni vakona vanondomwa havo indori mvura, asi vamweni vanokona ,kunasa kunasira, vanotoyiisa muzvipepa zvakanaka, vototengesa kuvantu vanenge vasingakwanisi kuwana mimbutiyo iyoyo.

Mitombo yechivantu kazhinji ndiyona inoshandiswa peyani kuzogadzirazve mitombo yechiyungu yaayozve mazuva anaya. vantu vanototora mitombo dzechivantu idzi, veigadzira mutombo dzechiyungu, veitutsirira-tutsirira kuti zviite zvirinani.

Mumbiti imweni yechivandu inosanganiswa nemakwande eimweni mumbiti nenzinde dzeimweni mumbiti zvotwiwa mumaturi kudai zvapedza zvogadzirwa zvakaita zviuswa kudai, mundu orye bota payeni unoona veitora zvishomani zvoiswa oti kambu kambu muzvibota, kutozvirapa kwakangwara.

Vamweni vantu vanogadzira mitombo yechivantu vapedza vanoenda nayo kunzvimbo dzinenge dzine vantu vasingazivi kana vasingaoni mimbiti yakona votodzitengesera vantu mitombo dzemishana mitombo dzemundani mitombo dzakasiyana siyana asi dziri dzechivantu.

Maimbo zviziya ere kuti dhinda riyani ukaritora wochwanya chwanya kudai unenge watogadzira mutombo wekusukise vhudzi rako wakanaka maningi ngekuti vhudzi rako arizorambi richiita makwene maningi. Utori mutombo wechibhoyi wekutodzinasirira wega usina mari yawambobudisa.

Mitombo yechivantu yava kuchinjwa nevantu vanhu vava kutora zvigaba zvakanaka voisamo makanda awo emumbutu mashakani wozvasanganiswa wapedza wozviona muntu wongofunga kuti dangani zvachinja kubeni ndizvo a zvatinoona mbiti yatinoona mumakanyi.

Mutombo yechi vantu ndo yai nyanya kushandiswa maningi antu vasati vaziya zve mushonga dzechi manje manje ano sanganisire mapilizi antu azhinji ayito ziya kuti uka sanganisa mbuti wakati ne mbuti wakati anyara mashakani unorape ndxoko renenge rei rwadza.

Pachindau pedu pane mitombo yakabaawanda inobaaziiwa ngavantu vazhinji. Kana muntu achinge aite besha vanotora muzumbane uya voukwatisa, muntu wovharirwamo ofukira mweya wakhona gotsorwa kana kuti besharo rotodzakirawo.

Mitombo yechiantu yakanakira kuti yakachipa apana kwaunombda kobudisa mare yako kotenga kana kuti chiini kutotore badza rako wotoenda wototsa nzinde dzo kana kuri kutora makwande emumbuti wotora wotokwatisa pasina nemare yawadusa wotomwa wotopora.

Antuwe mwaimbo zviziya ere kuti hayi mimbiti imweni yechivantu kana kuti yechindau inoita sana gavakava vayani varikutorwa vonasirwa kuitwe mitombo umweni owuya wamuzvigaba zvakanaka woyita kuti wamutombo wechiyungu kube mutombo wechi antu

Pachindau chedu kune mitombo yakasiyana siyana inogadzirwa nemumbuti mumbuti vamweni vanotora makwati akona vopedza voikwatisa vomwa mvura yakona kuti muntu apore.

Kune mitombo inoshandiswa peya pachiantu kana kuti pachindau inotoba bhuya. mitombo iyi inorapa zvakasiyana-siyana. Zvakafanana negavakava riya gavakava vakariningira unobati chiini kachiro kakashata kudaikaka kube rinorape zvitiyo zvemene rinorapa, huku dzemene huru rinorapa nyangwe vantu vachona rinorapa.

Imweni mimbiti yechivantu ndiyo piyani inonasira zvemitombo yechirungu yayo mazuva ano imweni mimbiti inouya yeitorwa yeitorwa unono kumakanyi veitora veienda nayo kuti vazogadzira mitombo yechivantu.

Kune amweni maphirizi anotonyorwa ,kunyorwa zita rechiyungu ,asi anenga akambainasirwa ngemumbuti .Vanenga vakatotora mapande emumbutiwo votoaisepo pamifananidzopo. Unenge uripo mufananidzo womumbuti unonga wakashanda.

Kudhaya kwemene ndairamba maningi kupuwa mutombo wechibhoyi ndoti dai ndichapuwa mutombo unenge usiri wemene ndapedza ndofa asi kubeni hai wainga utori mutombo wemene unotorapa zvemene zvirwere zvakasiyana siyana rinyari jeko.

Andisaimbozviziyaini kuti pamweni pakona ukandorwarw ngemushana wemene unotopuwawo magomboti anenge agadzirwa ndiana mbuya aya wotopona mushana uya ,chinyari chibereko pamweni pakona ukamwa mushonga wechibhoyi unotopora.

Mitombo mizhinji yaku nasirwa mazuva anaya ino nasirwa nge mbiti dzinonga dzirimwo mu makanyi mwedumwo ne makwande akona anotonyora muzvigaba zvakona kuti aa mu mbuti wakati wakati ndo wakanasire mitombo unowu .

Mutombo wechibhoyi kana yechiantu kana kuti yechindau yakasiyana siyana amweni anotore makwande emumbuti amweni anotore nzinde dzemumbuti amweni mashakani Acho kana kuti nzinde dzakhona vapedza voshandisa.

Takakura teindoona muti uya unozi mubvee uya kubeni kee vantu vakachizoti vazozviziya kuti mubvee uya unorapa zvakawanda maningi vakuchitoutengazve peyani kubeni mumakanyi umwo wakati chakata vantu votoutengeserwa.

Zvimweni zvitenda peyana ukanyaenda kuchibhedhlera ukapuwe maphirizi azvichinji, zvakaita sana jeko vaya ukange uchizwe jeko unofanire kutobikirwa wobikirwa magomboti nanambuya wodhibanisirwa dhibanisirwa zvimbuti zvenzinde neni nei ndokuti ripere.

Mu ndaraunda mwega mwega kunenge muchinzi hai musa teme mu mbuti musa teme mu mbuti vanhu vamweni vano angira kutema kubeni vanenge vei bhuyirwa kuzi hai musa tema mu mbuti mu chengetedze mitombo ngenya yekuti mitombo mizhinji dzechi vantu dzinenge dziridzo mbiti idzodzo anganga ari makwande akona kana kuti nzinde.

Pamweni pakona tinodhurirwa maningi nhemitombo yechiyungu, kubeni tikatotsvaga tega mitombo imwona mumantaraunda mwedu nemumamizi mwedu umu, teitora tega mumbiti teichwanya chwanya teimwa, totogadzira mutombo iwowowo unenge wechiyungu unodhura maningi iwowo.

Imweni mitombo yepachivanhu inototorwa maruva akona wosanganisa nemashakani omumwewo mumbuti wototwa wotwa zvoita uswa wochitore uswa uyani weitoshandisa dakani kumwe mutea kana kuti kuise mubota.

Mitombo yechivanthu yakawanda maningi ngenyaya yekuti shango ukatozviningira, shango ratinenge teidarika riyani ukanasa kupindemo ukaningira weibaziya mitombo unotoona kuti mimbiti yeshe irimo inotorapa. Imweni yakona inorapawo zvirwere zvinenge zvatambudza vanthu zvakadai ndivana gomarara zviya.

Mitombo dzizhinji dzechibhoyi dzinombawawa hadzo. Dzikadhibaniswa mimbiti kudai nemadzinde akona, wode kuti kuzvinwa kudai, unohwa matama kuoma kuti papata weida kuti udzimedze asi dzinabashanda dzinenge dzobaishanda hadzo.

Vamweni vantu vasingakwanisi kunge vane mimbiti yekuona mumashango kudai vanoita ekutoitsvaka mbiti iya, voinda koisima mumamhatso avo kuti vaone kuzoishandisa kana vechinge varwara kana vechinge vaita chitenda chinoda kuti vashandise mitombo yechibhoyi iyoyo.

Vamweni vantu vanobaziya mitombo yechindau, nyanyanye vantu vekudhaya asharukwa edu vanobazviziya kuti ukatore mbuti wakati nemumbuti wakati wozvidhibanisa unenge watoite guchu rako rinorapa mushana.

Mitombo yechivantu peya inofanirwa kutonge yechitoiswawo kana mumabhuku Yechinyorwa kuitire kuti tiziye vantu vakawanda vanyase kuziyawo ngezve mutombo yechivantu dzinedzi kuti aa mumbuti wakati unorapa zvakati nezvakayi unoite mushandisirwei.

Mazuwa ayani akanesa besha mupengo ayani vanhu vainga votenga zumbani kubeni mazuwa amweni vairitema veirisiya ririmo mumashango umwo, antu ainga oritema einda naro eitengesera amweni kuti afukirewo.

Pamweni pakona vantu avatorumbi kuende kuchibhehlera ngekuti vanenge vachiziye mutombo wedenda ravanenge vechizwa unotoona muntu ototora chipadza chake ogumaotsa gomboti ake ouya okwatisa omwe mvura yakona pasina nguwa watopora.

Munharaunda mwega-mwega mune mitombo inotozikanwa nemunhu weshe kutinuyu ukautora ukaukwatisa unorape chitenda chinenge chanesa. Zvakafanana nekuti muntu weshe unoziya kuti ukatore mashakani emugwavha neemumengi neemukatapeya ukakwatisa unotogadzire mushonga unorape gotsorwa.

Mitombo yechibhoyi inobaaponesa zvakawanda. Nguwa imweni uri kutozwa mundani, apa kuti uzoona kooguma kuchibhedhlera kwakhona kuretu. Ukatomwa mutombo wechibhoyi zvinoema zvotonyarara wotokorera kutozoenda kuchibhedhlera kuya watoona hako.

Mitombo yechivantu inosiyana-siyana ngenguwa imweni ngendau asi pamweni pakhona dzinondofanana, dzinondouya kufanana. Vamweni vanthu vanorapisa gavakava muzvitiyo nehuku nekuvanthu, vamweni vanthu vanotoita ekutidzora havo kuite mafuta.

Vantu vasharuka azhinji anouziva maningi mutombo wechi bhoyi kana kuti mutombo wechiNdau wekushandise mbiti unorape zvitenda zvakasiyana siyana ende vanouziya kuti mutombo uwu unorape zvakati.

KumaNdau kweshe hapana usingazviziyi kuti ukaite besha, unotore tsangamidzi nemandimu. Ndimu yakona nemashakani emundimu akona, nemashakani emugwavha, anyari emupirikisi weikwatisa wechidhibanisa kubvira zvaibva womwe muto wakona.

Pachivantu kana kuti pachindau pedu pane mitombo yakasiyana-siyana inotogadzirwawo ngaanambuya naanasekuru edu ekudhaya, yetisikakoni isusu kuzonasira. Antu ekudhaya ndiwo anonyasa kuzviziya, kuti ukatora makwande emumbuti uyu nenzinde dzemumbuti uyu zvinorape chiini.

Pachivantu kana kuti pachindau pedu kune mitombo yetinotoite kutsa pashi techimwa ee kunyange kuri kuti dangani wakude kubara unotoendewo kootsawo mangomboti ako anotoenderanawo nezvinoitawo nezviri mukati mwendanimwo imwomwo zvinoite kuti uzobare zvakanaka kana kuvhurawo njira.

Pachivantu kana kuti pachindau pedu pane mimitombo yatinototsa yakawanda maningi imweni inoite ekudhibaniswa kuti irape chitenda Chinenge chabate muntu umweni dangani ingadaro iri pfari ine mutombo wayo wainototsirwawo kuti muntu ambomwa zvimboite ekudzakira mbichana.

Mumanda wekazhinji avanyanyi kukasike kurumbe kuzvibhedleya vanotanga vambogadzira mitombo yavo vega vombotore mitombo yavo vombomwa vozoona ah mutombo wunowo wazorambawo pamweni ndokonapho pavanozoti ah ngatichiendawo kuchibhedhleya

Pachivanhu kana kuti pachindau pane mitombo yakasiyana siyana inototsiwa ngevantu. Umweni pamweni pakona ukaite gotsorwa unobhuyirwa ngeanhu akuri kuti tore mashakani emukatapeya, tora mashakani emundimu nemandimu akona wapedza wozvikwatisa womwe mvura yakona inenge yabudemwo unotopona.

Pachindau pedu kune mitombo yatinotoshandisa inotoziiwa kunyange unyari ndumurwa kunyange wanyamuntu musharuka unenge uchitouziya kuti uyu mumbuti uyu unorape zvakati imweni dzinoshandiswa kurape jeko dzimweni dzinorape mabayo.

Amweni maruva ane zva ano rapawo amweni maruva pamweni pakona tinenge teiti kwai nge eku nakise pa mbatso asi kubeni utori mutombo ukatozo zviziya kuti aa uyu muruva unorapa pahuro panenge paka zvimba uyu muruva unorapa mundani unonga wato ushandisa kutodzi rapa hako ne mburi yako.

Mandau pheyani akazwe musana ,kana akazwe chiyini, haakasiri kurumbe kuende kuchibhedhlera vanotanga vambomwe magomboti, dani mushana uno unenge watambudze muntu, unoone muntu wakabata ziguchu rake echimwa mitombo dzake dzechivantu.

MaNdau kazhinji zhinji kawo unoona pambatso pawo pane zvimumbuti, zvinzinde nzinde zvakayanikwa mumaberere kudai. Usikaziyi kuti vanozviitirenyi, haungazviziyi. Inenge itori mitombo yakadhibaniswa dhibaniswa inorapawo zvakasiyana siyana.